Uuwanawa woondjuhwa, oondjuhwa ohadhi tu pe onyama ndjoka yili osheelelwa shetu shakehe siku nohadhi tu pe wo omayi ngoka gapumbiwa molutu lwetu noge na uundjolowele mboka wa pumbiwa momalutu getu. Oondjuhwa ohadhi tu pe wo omalwenya ngoka hatu longitha okuninga iikuusinga.

Uuwinayi nuuwanawa wambakumbaku. Mbakumbaku gokupulula okuna uuwanawa mbuno kutya ohe endelele nohaningi iilonga yikale iipu. Ihe okuna wo uuwinayi oshoka okuna ondilo, nuuna tapulula evi limwe ohali kala lyalonda nalimwe ohali lyagwa shoka tashi eta omeya gakale gatalama mepya.

Omvula ngele ya loko, noondima ohadhi tameke. Monale aantu oyali haya longitha iipululo hono kwa kutilwa oondoongi osho wo oonani okupulula, shono wo shili hashi longithwa nomonena ihe hasho naana. Monena wo aantu ohaya longitha omambakumbaku ngele taya pulula.

Oohi odha simana ngele tashi ya puundjolowele waantu, oshoka oohi odha talika ko odho kamanakandongo ngele tashi ya poproteina. Odha talika ko wo dhi na oovitamine niimongwa mbyoka ya pumbiwa molutu. Oohi odha talika ko hadhi vulu okugamena omutima noshowo hadhi vulu okuyambula po uuluyi womuntu nodha simana wo natango kumeme e li metegelelo.

Momidhingoloko dhetu otunamo oodjila dhono hadhi endwa, oondjila dhono hadhi endwa kiihauto nuundjila wokolupadhi mbono hawu endwa kaantu, oondjila ndhino odhili dhasimana oshoka odho dhatopola omikunda niilando, nosho wo dhatopola uushinda longo wiilongo yi ili no yi ili.

Uuna iimeno yakunwa momikweyo ohashikala oshipu ngele tashiya pokugandja omeya kiimeno, ano pokutekela iimeno, nohashi kala wo shili ngeyi kutya kehe oshimeno ohashi mono ompito yokukala shamona eta lyomeya. Kehe oshimeno ohashi koko wo muundjolowele tashikoko wo shina ombepo oyindji ano tashi koko sha manguluka.

Oohi odho onyama yetu notuna wo uuwanawa mboka hatumono uuna tatuli oohi. Oohi odha tali kako onga odho oproteine djono yili yapumbiwa moontumba dhetu nosho wo mokukoka kwetu. Oohi wo odhina iimongwa noovitamine dhoka dhapumbiwa molutu lwetu, oohi natango odhatalikako onga oombwanawa komalutu getu oshoka kadhina omagadhi ogedji.

Iikunino yomatama oyo iipu okuningwa, oshoka ihayi pumbwa ehala olindji. Omatama ohaga koko gu uka mombanda, ihe ihaga taandele nande. Ohaga tula ko omagongwa omazizi nokonima shampa to ga tekele nawanawa go otaga ningi omatiligane. Shampa ga ningi omatiligane oga adha okukolwa ko, oshoka oga adha okuliwa.

Otuna omikalo odhindji dho ku kwata oohi momeya mono mwakwatelwa omukalo gokukonga nokandjolo, omukalo gokulongitha woo omandolo nosho woo omukalo Goku longitha onete mpono onete hayi kala yina oombululu oonene opo oohi dhoka i taadhi ganwa okuliwa dhi vule okushuna momeya dho dhike e te po oohi ookwawo.

Ompanda oyo oshinamwenyo sho mokuti, noshili hashi adhika momahala ngaashi miithitukuti nosho wo natango mEtosha, unene moNamibia ohashi adhika mEtosha. Oshinamwenyo shika oshagamenwa oshoka ohashi hili aataleli noshili wo natango momwaalu omushona.

Etosha olyo ehala ndyoka lyeedhilila iinamwenyo nomehala muka ohamukala oohawuto ndhoka hadhi ende aataleli uuna yeya okutalelapo metosha. Uuwanawa woohawuto ndhika ohadhikala dhi igililwa nale kiinamwenyo yometosha niinamwenyo ihayi ningile oohawuto ndhika omiyonena dhasha.

Onduli oyo oshinamwenyo shomokuti shono wo natango shili hashi hili aatalelipo ohashi adhika nee momahala ngaashi moombuga noshowo miiheke moka muna omiti odhindji, onduli ohayi hupu okulya ominkono noyina othingo onde nelalakano okulaalela ominkono.

Embugalo olyo oshinima shono hatu iyadha musho shaashi shopaunshitwe, ihe hashi etitwa kelongitho lyaantu nayi lyiinima. Mbono aantu haya tete po omiti odhindji dhi vule ndhoka taa tsike po. Naashi ombepo sho tayi ke ya ohayi pepe po evi alihe yo nomvula sho tayi ka loka omeya ohaga talama, go ohaga kala ogendji, oshoka evi olya pepwa po kombepo.

Olundji ngele tashiya mombuga olyo ehala ndono lya kukuta , i hali lokwa no i ha li vulu okugongela omeya. ano ombuga oyu udha omamanya ihe omiti odhiliko omishona oshoka ha miti odhindji dhi hole pokuma mpoka pwa kukuta. odhu udha woo oondundu oshoka sho ombepo ta yi pepe o ta yi londeke omavi go ta ga vulu okukala ge etapo oondundu.

Oonte dhetango odhili dha simana nge tashiya kiimeno nosho wo natango komiti dhetu. Ihe opena wo natango iimeno yimwe mbyono inaayi pumbwa oonte dhetango odhindji. Nuuna oonte dhetango dha ningi odhindji aantu ohaya tulako ihe oonete, opo oonte dhetango dhi tadhi thiki kiimeno dhaakale odhindji.

Mefuta ohamu adhika wo oombwa dhomomeya na odhasimana ngele tashiya peliko lyoshilongo oshoka oombwa dhomomeya ohadhi hili atalelipo, dho natango oombwa dhomomeya ngele dhasi ohadhi vulu okukangulwa eta dhi zi omagadhi ngoka haga vulu wo okupanga iilalo.

Otu na wo oshinamwenyo ha ku tiwa ongolo, nohashi kala miiheke, ando momavi ngoka ge na omiti omile, odhindji. Ongolo uuna tayi ka nwa omeya, ohadhi yi odhindji nelalakano opo aatondi kaaye ye kuyo, nuuna aatondi ye ya, ohadhi igamene ondumba.

Kapu na oshinima hashi nyanyudha omuntu sha fa okuteya. To teya iilonga yoye ngoye mwene, to teya shoka wa longa, tashi ulike kutya oonkondo dhoye inadhi hepa, ihe odha hepuluka. Ihe opo wu kale wu na eteyo ewaanawa osha simana ngele to kala to tala piimeno yoye to kutha po iigwanga nomwiidhi, opo wu vule okuteya eteyo li li nawa.

Kehe oshinamwenyo ohashi kala shapumbwa omalukalwa. Ngele tashiya kuudhila, owuli uunongo no wuna wo oondunge odhindji oshoka ohawu gongele omwiidhi opo wuvule okuninga omagumbo gawo, momagumbo mono omo nee ha wuvalele omayi gawo noha wuvulu okutendelamo, noha wuvulu wo natango okugandja olukalwa kuushilona wawo.

Mombuga ohamu adhika owala omiti omishona, oshoka ohamu kala mwa kukuta nayi. Ano ombuga oyi na evi lya kukuta nayi na hamiti odhindji dhihole oku kala pokuma pwa kukuta, ano hadhi vulu oku kala pokuma pwa kukuta. Ohamu adhika wo oondundu ndhono dhili omavi ga londa kumwe nenge ga londa komamanya onga oshizemo shombepo ndjoka onene hayi pepe ko.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shomokuti, shono wo sha talika ko kutya osho oshinamwenyo shono hashi vulu okunwa omeya ogendji mesiku shi vule iinamwenyo iikwawo. Ondjamba ohayi vulu wo okudhimbulukwa mpono ya ninwe omeya nenge ngaa napu kale pwa pita oomvula ngapi. Uuna kaapu na omeya, ohayi vulu okulongitha omunkati gwawo e tayi fulu yi adhe omeya.

Pokati koondundu noondundu opuna evi ndyono lyili lyagwa ndyono hali tondo omeya . Evi ndyono ohali tondoka omeya nolyasimana oshoka olyo hali gandja omeya ngele tashi ya komilonga. Ano omeya ngono ohaga tondoka taga zi koondundu , taga gwile pevi mpono, nevi ndyono ohali tutu omeya ngono taga tondoka wo natango guuka komilonga.

Otu na wo uunafaalama wopashinane mono iimeno nenge iikunino inaayi pumbwa we okulongwa kaantu yoyene, ihe pe na owala omashina ngoka haga vulu okukwathela shimeno manga tashi zi pekuno, tashi zi pekoko sigo oompoka owala tashi hulile. Ano omahala ngaka ohaga kala ge na uuyelele mboka wa tali ka ko onga tawu vulu okulonga wa fa oonte dhetango.

Molwa uutekinolohi aanafaalama oyali ya dhiladhilapo omukalo ngono gokumenitha ano gokukunitha iimeno niiyimati mbyono hayi kunwa owala komashina yo tayi longo nomashina inaayi pumbwa etango yapumbwa owala uuyelele. Iimeno mbino ohayi mene nee owala momashina kaayili mevi yo kaayili koofaaalama dha sha.

Yimwe yomiinamwenyo yomokuti oyo ompanda. Ompanda ohayi adhika momahala gagamenwa ngaashi mEtosha National Park . Oompanda odhili momiyalu tadhi yalulwa. Ohadhi ende muungundu uushona.

Momaludhi goondjuhwa otuna mo woo oondjuhwa oontokele, ndhono dhili dhasimana oshoka oompu okumunwa dho woo natango ohadhi kokelele. Oondjuhwa ndhika ohadhi gandja owala uuwanawa wafa woondjuhwa oonkwawo, oshoka ohadhi gandja omayi kaantu nonyama yosheelelwa kaantu.

Pomahala ogendji hopambelewa oho vulu oku adha po omapandela nomapandela ngaka oge na wo shoka taga ti, go wo natango oga simana. Ohaga ulike kutya oshilongo shika oshini nohaga ulike wo natango uukumwe woshilongo.

Oohi odhasimana ngele tashiya komudhingoloko noshowo ngele tashiya kuundjolowele waantu .Odhili woo dhasimana ngele tashiya kuukali nawa waantu .Ano oohi ohadhi kala woo tadhi yeleke omeya uuna tadhilimo omapuka momeya no dhatalikako odho kamanakandongo ngele tashiya poproteina .ohadhi kwathele woo natango aantu yavule oku imonena iiyemo uuna taye dhilanditha.

Miikunino yetu ohatu vulu wo natango oku kuna mo omatama ngono ge li omapu noga pumbwa okusilwa oshimpwiyu, oshoka ohaga kala thimbo limwe ge na omapuka, ngono hage ga imbi ga ye komeho go ga koke nuundjolowele. Omatama ohaga mene nee taga tula ko omagongwa nuuna ga ninga omatiligane ngawo otaga vulu okuliwa.

Momikalo dhoku kwata oohi otuna mo wo omukalo ngono gokulongitha onete. Nomukalo ngono gokulongitha onete opuna omilandu ndhono dhina okulandulwa. Ano uuna to longitha onete, onete oyina oku kala yina oombululu opo oohi ndhi oonshona inaadhi gwana okuliwa dhi vule okushuna momeya dho dhi vule wo natango okweetapo oohi oonkwawo.

Oondjamba odho iinamwenyo yomokuti noshili sha tseyika ngeyi kutya, ondjamba osho oshinamwenyo shono hashi vulu okunwa oolitela odhindji mesiku shi vule iinamwenyo oyindji. Nosha tseyika wo natango ohayi vulu wo okuninga ethimbo ele ina yinwa omeya. Oshoka ngele yanu ohayi nu omeya ogendji, nelalakano okukala ya kwatela omeya ngono molutu lwayo.

Osha simana uuna to ningi oshikunino iimeno yoye yi kunwe yi li momukweyo, opo yi vule wo nantango okukala kehe oshimeno uuna to tekele shi kale sha mona omeya. Shino ohashi kwathele wo natango uuna omeya taga kuthwa mo ketango ga kale ga ngambekwa kaaga ye agehe. Ohashi kwathele wo iimeno opo yi koke nawa ya andjuka.

Uuwanawa woku longitha mbakumbaku ngele tashi ya ko kupulula. Mbakumbaku oha endelele ye woo natango oha manako owala epya mesiku limwe, ye woo natango omupu oku longithwa, ihe puuwinayi wambakumbaku opo mpano kutya mbakumbaku oha ningi evi likale lya londa ye natango mbakumbaku oha kuthamo woo oonkondo mevi ano likale ka lina uuhoho.

Omikalo dhokulongitha oonete ngele tashiya pokukwata oohi odhina omilandu ndhono dhina oku landulwa. Uuna tokwatitha onete oohi, onete oyina oku kala yina oombululu opo oohi oonshona dhivule oku kala dha pita mo monete, dhi shune momeya nodhi ete po oohi oonkwawo.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shono shomokuti nasha tseyika ngeyika molwaashi, osho oshinamwenyo shono hashi vulu okunwa omeya ogendji shi vule iinamwenyo yokombanda yevi. Ondjamba oyi na omunkati ngono hayi longitha ngele tayi nana iikulya yawo yimwe okulya, noyi na omakutsi omanene oshoka ondjamba ohayi vulu okuuva kokule noonkondo.

Oondjuhwa odho iinamwenyo iikwamawawa mbyono hayi muna megumbo. Oondjuhwa ohadhi tupe onyama ngele tatu dhi li. Ohadhi tupe wo natango omayi ngono hatu li, go oge na oprotein ndjono ya pumbiwa momalutu, ohadhi tupe omalwenya ngono hatu longitha okuninga iigwilo yetu.

Aanafaalama nenge aantu mboka haya munu oohi, uuna taya ningi uuthima nenge uundama woohi oya li ya kotoka opo ya kale ye na uundama nenge uuthima woohi owindji. Shino ohashi ya kwathele uuna okandaama kamwe nenge okathima kamwe ka kwatwa komikithi dhaa kwatwe oohi adhihe, ihe dhi kwate owala ndhoka dhi li mokandama moka.

Aanangeshefa oya li ye eta po ondunge yoku eta po omahala gomainyanyudho. Omahala ngono ga mwena nohaga vulu wo okukwathela mboka ya hala okukundatha nenge ya hala okudhana iituthi yawo yomanyanyu. Omahala ngaka ohaga hili wo aatalelipo.

Oonte dhetango odhili dha simana nge tashiya pekoko lyiimeno ihe opena iimeno yimwe inayi pumbwa oonte dhetango odhindji, hono nee aantu haya vulu oku tulako oonete opo onte yetango ndjoka tayi thiki kiimeno dhi kale kaadhishi odhindji.

Iinamwenyo yomegumbo otunamo oondjuhwa. Oondjuhwa oyo iinamwenyo yomegumbo mbyoka yina okusilwa oshimpwiyu ngele tashiya pehala lyoku yelwa tashiya piikulya nenge tashiya woo poku pewa omeya. Oondjuhwa odhina uuwanawa oshoka ohadhi tupe onyama hadhi tupe woo natango uuhoho womiikunino dho hadhi tupe woo natango omawawa tu vule oku longa iikusiinga.

Uuwanawa woohi uuna tadhi liwa Oohi odha simana oshoka odha talikako onga odho dhina oprotein ndjono yili pombanda, oya talikako woo natango onga yina omega 3 ndjono ya pumbiwa oshoka ohayi kwathele uuluyi nowoo natango ohayi gwitha pevi uuvu womtima.

Omahala gomainyanyudho ogeli gasimana ngele tashi ya koonkalamwenyo dhaantu oshoka nande owuudhite nayi e to yi pehala mpoka omwenyo goye otagu vulu woo okwiigaluka. Omahala gomainyanyudho ohaga vulu woo oku kwathela ngele omuntu wuna nande oshituthi shoye inoohala shi dhanene mokati kaantu oto vulu okutya tuyeni pehala lyontumba tu kadhaneni oshituthi shandje.

Oohi odhili dha talika ko onga oshiyelelwa, ihe kakele koshiyelelwa, oohi odhili wo dha gandja iilonga oyindji kaantu, ongele oyo mboka haye dhi kwata momeya nenge oyo mboka haya kwatele komeho aatalelipo uuna taya zi kiilongo yi ili noyi ili, taye ya okutala oohi. Ohadhi gandja wo natango iilonga kaantu mboka haye dhi patele mo.

Opuna omikalo odhindji dhokukwata oohi momeya ngaashi okulongitha iishongo, okulongitha uundjolo noshowo okulongitha oonete nuuna aantu taya longitha oonete, oonete odha pumbwa oku kala dhina oombululu opo oohi oonshona inaadhi gwana okuliwa dhi shunwe momeya opo dhi ete po oohi oonkwawo.

Omayi ngoka hatu mono okuza moondjuhwa, oga simana komalutu getu ngele tashiya puundjolowele nuuhaku. Ano omayi oga talikako gena oproteina, ovitamine, niimongwa mbyoka ya pumbiwa molutu. Ohaga vulu wo okupanga omutima, omeho, uuluyi nomasipa.

Okamenye oko okanamwenyo komokuti nohaka adhika pomahala ngaashi miiheke noshowo moombuga . Uuna waadha okamenye takanapa , ohakanapa nana ongula onene nenge komatango oshoka ina kapumbwa omutenya ogundji wo natango okamenye ohakavulu okukala esiku ele nenge ethimbo ele inaakamwa omeya.

Otu na omikalo odhindji okukwata oohi momeya, mono tu na okulongitha onete ndyono hayi kala yi na oombululu dha fa oonene opo oohi ndhiyaka oonshona inadhi gwana okuliwa, dhi vule okuza mo monete mo mu thigale owala ndhoka oonene. Tu na wo okulongitha okandjolo hono ha ka dhikwa momeya, tse tu na wo okulongitha ooshongo, iimbale ndyono ya tungwa hayi dhikwa momeya wo natango.

Uuwanawa woondjuhwa. Oondjuhwa odha simana oshoka odho wo dha talika ko onga osheelelwa shetu sha kehe siku. Oondjuhwa wo odha simana oshoka ohadhi tupe omalwenya ngoka hatu longitha okuninga iigwilo nohadhi tupe wo natango uuhoho mboka hatu tula miikunino yetu nohawu kokeke iiyimati yetu niimeno yetu mbala.

Manga inoo kuna oshikunino shoye osha simana ngele tashi ya pelongekidho lyevi ano evi lyoye olya pumbwa okulongekidhwa, mpono uuhoho mumwe nevi wa pumbwa okutulwa mumwe noshowo natango evi lya pumbwa oku ningwa epu, opo uuna to kunu oombuto dhoye dhi vule oku kala dhaya mevi epu dho dhi vule wo oku kala dha mena nuupu.

Uuna tatu kunu omapya getu ohatu kwatele mo wo omakunde ngoka haga vulu oku kala ga silwa oshimpwiyu nawa, oshoka oge sindike komapuka ngaashi omalindilindi, oge sindike wo komagwanga, ngoka haga vulu oku mena pooha gago, nuuna lya mene po otashi vulika ekunde ndono lyaaha tule ko. Omakunde ohaga kwata owala oomwedhi ndatu ga koke ga vule oku liwa.

Molwa aantu yomwenyo, aantu oyendji oyii yadha yeli membungalo. Embungalo olyo oshinima shoka hashe etwa kaantu, ngele taya tete po omiti odhindji yo itaya tsike po omikwawo, mpono twi iyaadha ombepo sho tayi pepe, ombepo otayi falele evi olindji nuuna omvula shi tayi kaloka ohapu talama omeya ogendji oshoka kapuna sha omiti, odha tetwa po kaantu.

Ombuga olyo ehala ndyoka lya kukuta, nolwindji ohamu adhika oondundu oshowo omiti dhimwe omishona, ndhoka hadhi vulu okumena mevi ekukutu. Mombuga ohamu kala mu na ombepo oyindji, nevi ohali kala lya kukuta.

Uuwanawa nuuwinayi wa mbakumbaku gokupulula. Mbakumbaku gokupulula omuwanawa, oshoka oha endelele ye oha longo iilonga yi pwe nziya, ihe omuwinayi oshoka oku na ondilo. Uuna ta pulula ndele evi ekukuta oha ningi evi li kale kaa li na oonkondo, oshoka onzi ayihe yevi ohayi yi nombepo.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shomokuti nohashi adhika pomahala ngaashi miiheke nosho wo mombuga. Ondjamba oya talika ko kutya oyo oshinamwenyo sha kotoka, oshoka ohayi vulu okudhimbulukwa pomahala mpoka ya nwa omeya nenge nduno napu kale pwa pita oomvula odhindji.

Oosino odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyono hadhi kala mombuga nolundji nokuli yiigilila okukala pehala mpoka pwa kukuta. Oosino ohadhi mono omeya gadho miimeno nohadhi vulu okuninga ethimbo ele inaadhi nwa omeya. Oosino wo odho dhimwe dha simanekwa moNamibia nodhi li hadhi hili aataleli.

Okupa oohi iikulya uuna dhili momeya kashi shi owala osima yo wala, ihe ohashi vulu okukwathela oohi opo dhi vule okwi nyanyudha sha sho kulya, dhi koke wo dhina uundjolowele no hashi kwathele wo nge tashiya komeya ga kale ga yela, kaa ge na ombakiteli dhoka tadhi vulu okuyona po oohi.

Uuwanawa nuuwinayi wambakumbaku gokupulula Mbakumbaku gokupulula oku na uuwanawa, oshoka oha endelele noha vulu owala okumana ko epya moowili dhontumba, ihe oku na uuwinayi, oshoka oku na ondilo, ye uuna ta pulula oha faalele evi kombinga yimwe tashi eta evi li kale lya londa limwe olya siluka. Mbakumbaku oha kutha mo wo uuhoho mevi.

Embugalo olili wo limwe ndyoka hali tu etele efundja oshoka aantu shoo taatepo omiti yo itaaya tsike po omiti , evi olindji ohali pepwapo kombepo tapu thigala iipale nomvula ngele yalongo omeya ohaga kunguluka kaagena mpoka taga hakele oshoka evi alihe olya pepwapo kombepo.

Kehe oshinamwenyo osha pumbwa olukalwa, ano sha pumbwa okukala shi na mpoka hashi zi mpoka wo natango hashi lala. Aantu oye na wo omagumbo ngono omo haa lala, ye na omagumbo mono haya zi nosha simana, opo wu kale wu na olukalwa, oshoka olukalwa otalu ku gamene koombudhi, talu ku gamene wo kiiponga yombaadhilila, talu ku gamene wo natango kiinima ngaashi omambepo gomapukupuku omafundja.

Pooha nenge pokati komafuta oto adhapo omamanya ngono gamwe geli miipambu sha etithwa komakuthikuthi gefuta. Omamanya ngano ogasimana oshoka ohaga kwathele oondhila dhomeya uuna dhu uvite uutalala ohadhi kalonda komamanya hoka nenge ngele dhavulwamo momeya.

Omambakumbaku oga yooloka ope na omambakumbaku ngeya haga vulu owala okulonga evi ndyoka epu, ano evi ndyoka lya li lya longa nale, po pena wo natango omambakumbaku ngoka ga kola noge li ga talika ko kutya ogo ku tatula oluna, ano haga longo pehala mpoka inaa pu longwa nale shampa owala opo pwa kokolwa, embakumbaku ndyoka olyo hali longo po.

Ompanda oyo oshinamwenyo shomokuti nohashi adhika pomahala ngaashi miiheke noshowo moombuga. Ompanda ohayili iigwanga noshowo omwiidhi. Uuna ya ponokelwa kaatondi ohayi vulu oku matuka ookilometa dhili omilongo ntano kehe mowili. Ompanda woo natango ohayi vulu okukala tayi iyendele nongele owedhi adha odhindji ongele yina okamwana.

Oondjila odha simana no nale odho dhai dha longithwa okutopola omikunda, iilondo noodolopa. Oondjila ohadhi longithwa kaantu ngele taya ende okuza pehala limwe okuya pehala ekwawo nodhili dha kwatakanitha kumwe iilando nomikunda.

Uuwinayi wambakumbaku wo ku pulula mbakumbaku okuna uuwinayi mbuno wokutya uuna ta pulula evi ohali kanitha oonkondo oshoka ngele okwa pulula evi lya kukuta ontsi ayihe ohiyi yi nombepo ohali nombepo ngele okwa pulula oha futwa ye okuna ondilo natango mbakumbaku oha ningi evi limwe li kale lya gwa lyo lyimwe likale lya londa mono tatu iyadha omeya tafmga talama mevi.

Omambakumbaku goku pulula ogeli wo pamaludhi mpono pena embakumbaku ndjono hali pulula evi ndjoka lya longelwe nale po pena wo embakumbaku ndjoka lina omatemo haga papula oluma ano embakumbaku ndjoka hali longo owala pokuma mpoka inaapu longwa nale opo tapu itotwa okulongwa.

Uuwanawa nuuwinayi wa mbakumbaku wokupulula. Mbakumbaku goku pulula oku na uuwanawa mbuno wokutya oha endelele noha vulu oku longa oshilonga tashi pu mbala, ihe oku na uuwinayi wokutya oku na ondilo, ye wo natango oha ningi evi lyi kale lyaana oonkondo, oshoka ngele okwa pulula evi lya kukuta, ontsi ayihe ohayi yi nombepo.

Omiti odha simana ngele tashiya puundjolowele nuukali nawa waantu. omiti ohadhi tupe omiizile moka hatu hatugondjo nohadhi kala dhatalala nawa. Omiti woo ohadhi

Ngele ta shiya piikunino opuna wo iimeno yimwe mbyono yili ya pumbwa etango ihe inayi pumbwa etango olindji. Mpono wo aanongo naa nandunge yali ya dhilaadhila ngeyi kutya oshihwepo uuna iimeno mbyono tayi vulu oku kala ya siikilwa nande onoonete, opo etango ndyono tali yifike lyaakale etango lyoku fika li kale owala etango eshona

Ngele iikunwamo yetu ya koko, ohatu kutha ihe etemo opo tu vule oku opaleka pomakota gayo kaapu kale pu na omwiidhi. Yo yi vule wo natango okumena yi ze mo nawa mevi. Mopaife aantu ohaya longitha wo uushina wokuhelela mbono hawu helele iilya nosho wo iikunwa mo yilwe.

Uuna to longitha onete okukwata oohi momeya osha simana ngele to landula omilandu dhoka dha tulwa po. Onete yi kale yina oombululu opo wu kale owala wa kwatela mo oohi dhi oonene, dhi ooshona dhi shune momeya dhika koke dho dhi vule okuka eta po oohi oonkwawo.

Iilya oyi li ya simana ngele tashi ya pamuthigululwakalo gwOshiwambo noyi na wo natango iilonga ya fa oyindji kashona. Ngele tashi ya peteyo lyiilya, ope na wo iilongo yimwe ano ope na Aawambo yamwe haa tegelele ya lombwelwe kooyene yomikunda nenge haa tegelele ya lombwelwe kelelo ano kaakwaniilwa opo ya tameke okuteya, ihe mAandonga mono kashi mo.

Uuwanawa nuuwinayi wambakumbaku gokupulula. Mbakumbaku gokupulula omwaanawa oshoka oha ningi iilonga yikale iipu yewo natango oha mana owala oshilonga nziya. Yewo okuna uuwinayo oshoka mbakumbaku gokupulula oha ningi evi limwe likale lya londa lyimwe olyagwa natango una ta pulula pevi lya kukuta oha ningi evi likale lyaana oonkondo osha otsi ayihe ohayi yi nombepo.

Otu na omboga yopashinanena ndjoka yi li yimwe yomiingumutulu mbyono ya pumbiwa momalutu getu. Omboga ndjika oyi na ovitamin c ndjono hayi kwathele okunkondopeka aakwita yolutu ya vule okukondjitha omikithi. Oyi na wo ovitamin k ndjono yi na sha nokulonga momasipa.

Uuna tolongitha onete yoye okukwata oohi opena woo omilandu dhoka dhina okukala dha landulwa, ano onete yoye ndjoka yokukwata oohi oyina okukala yina oombululu nelalakano opo oohi ndhiyaka inaadhigwana okulya ano oohi dhoka iinadhi koka dhivule okushuna momeya dho dhivule wo oku eta po oohi dhimwe, mo monete tamu kala ashike oohi dhoka oonene.

Ngele omvula ya loko ohayi etelele wo oondhila. Moondhila moka mwa kwatelwa oondhila ndhono haku tiwa ooamutokakanyandi. Ooamutokakanyandi oya simana , oshoka ohaya vulu wo okuyahwa ye tu pe iiyelelwa. Yo wo natango ohaya vulu okugoola iimuna. Oongombe uuna tadhi goolwa kooamutokakanyandi odha fa owala tadhi goolwa kaantu ihadhi yi nomomapya.

Uuwanawa nuuwinayi wambakumbaku gokupulula Mbakumbaku gokupulula omuwanawa oshoka oha endelele noha kwata owala ethimbo efupi a kale a mana oshilonga, ihe oku na uuwinayi, oshoka oku na ondilo, ye wo natango ohakutha evi li kale kaa li na oonkondo, oshoka shi ta pulula ngele evi olya kukuta, ontsi ohayi yi nombepo.

Otuna wo oongeshefa, ano oongeshefa dhokulanda oombuto tadhi kunwa dho dhi vule okulandwa mo kaanafaalama aanene nenge kooyene yiikunino, ya vule oku ka tsika koofaalama nenge kiikunino yawo. Shino oshili nee hashi ningwa ngeyi kutya oombuto ndhono ohadhi longekidhwa okuza petameko tadhi kunwa muufwagafwaga opo dhi vule oku kuthwa po nenge oku landwa dhika tsikwe kehala limwe.

Uuna to kwata pohi nonete opena omilandu dhoka dha tulwa po nodhina okulandulwa oshoka odha simana. Ano onete oyina okukala yi na oombululu opo oohi ooshona dhi vule okukala dha zamo, dhi shune momeya dho dhi vule oku eta po natango oohi oonkwawo. Oshoka ngele owedhi mana mo kadhina we mpoka tadhi zi, odhili po oonzo dhopaunshitwe.

Manga ino kuna iimeno yoye mevi, olya pumbwa okukala lyalongekidhwa. Olya pumbwa oku ningwa epu lyahalakanithwa mumwe nuuhoho, opo sho iimeno tayi yimo kaayimone iihuna, omidhi dhawo dhi vule oku tsama nawa. Aantu oyendji oyali haya longitha omatemo, ihe monena yamwe otaya longitha uushina mbono hawu vulu oku ninga evi epu.

Omahala gomayinyanyudho ogaha kala wo ga pumbiwa uuna tashi ya poompito dhimwe. Oge li wo ga talala nawa taga hili aantu. Ohaga kala ga pumbiwa uuna omuntu wu na nande oshituthi shoye nande oshevalo, shohango nenge tuu shoka wa hala okuninga, oto vulu okukutha ooyakweni ne mu ka inyanyudhe nawa komahala ngoka.

Oohi ohadhi endelele ngele tashiya peyindjipalo lyadho, oshoka otovulu okukala watulamo oohi ooshona momeya, ihe konima yoomwedhi mbali nenge ntano oohi ndhoka tadhikala dhathika keyovi. Oohi ohadhiindjipala mbala oshoka ohadhi vala owala omayi ngono hagiitende gogene, ano oohi ihadhi langele ohadhi vala owala omayi go omayi tagiitende gogene.

Moludhi lwoonyanga omuna woo oonyanga oontiligane ndhono hadhi li wa. Odhasimana oshoka odhina ovitamine c ndjono hayi kwathele okukondopeka aakwayita yolutu, ya vule okukondja nomikithi. Ohadhi kwathele okugwitha pevi elondo lyombinzi nohadhi keelele okaankela.

Uuwanawa woohi ngele tatu dhili. Oohi odha talikako onga odho dhina oproteina oyindji ndjono ya pumbiwa momalutu getu ngele woo omoontumba noshowo momasipa . Oohi woo odha talikako onga dhina o Vitamine niimongwa mbyono ya pumbiwa momalutu getu mbyono ya talikako woo kutya oyo onyama ombwanawa komalutu oshoka oyina omagadhi omashona.

Otuna omikalo odhindji oku kwata oohi momeya mono hatu vulu oku longitha onete, onete ndjono hayi vulu kala yina oombululu oonshona nenge oonene, opo oohi ndhoka oonshona dhi vule oku nuka mo monete dhi Shu ne mo momeya dho dhi ka koke wo. Tuna wo natango oku longitha uundjolowele mbon hawu tsikwa momeya, tse tuna wo natango oku longitha omandolo ngono hatu ndjike momeya.

Okuhelela okwa simana oshoka uuna iimeno tayi kala tayi helelwa, olyo ethimbo ndyono hayi vulu okukoka, yi ze mo mevi, noyi koke wo tayi endelele. Oshili wo sha simana uuna to helele, shi to kutha po omwiidhi oshoka oomwiidhi odhindji ohadhi kala dhi na omapuka ngono haga vulu wo okulya iimeno yetu, yo yi vule okusa nenge yi vule okukala inaayi hala okukoka.

Ngele tashiya kuutekinolohi iilonga oyindji oya ningwa iipu mpono tuna omashina gokumwa omwiidhi, eshina ohali mu omwiidhi nokugu ninga nawa gu vule oku pungulwa. Omashina ngono ohaga ningi iilonga iipu.

Molwa aataleli mpaka naa mpeya ka, aanangeshefa oya dhiladhila noya eta edhiladhilo lyawo miilonga, sho ya tungu omahala gomainyanyudho osho wo oondunda dhokulala pomahala ngoka haga nana aataleli. Oshili sha pumbiwa oshoka uuna aateleli tayeya oyena mpoka haa lala.

Esimana lyoohi! Oohi odha simana ngele tashi ya puundjolowele oshoka odha tali ka ko onga odhokamana kandongo oku kala dhi na ooproteina, nodha talika ko wo dhi na iimongwa osho wo oovitamina dhono dha pumbiwa molutu. Oohi odha pa wo aantu oyendji iilonga, ongele oomboka haye dhi tege nokudhi tula moondoha, naamboka wo haya kwathele opo dhiye kiilongo yimwe.

Miinamwenyo yomokuti omuna woo kaandje. Kaandje oko okanamwenyo hoka ka kotoka no haka adhika momakuti nosho wo moombuga. Kaandje ohali iipuka niiyimati. Okena omakutsi omale, no haka vulu okuuva kokule. Ohaka vulu woo okukala ka landula iinamwenyo mbyoka iinene opo ka vule okulya po shoka tayi thigi po.

Oomwe odho iinamwenyo mbyoka hayi etele aantu oMaralia, ano puna omwe onkiintu ndjono shampa yekuli tayi vulu okuku ku etela Maralia. Ohatu igamene nee kuyo uuna tatu tulako oonete pomahala getu gokulala ano tukale twagamwena koonete tse tatulala meni lyoonete oomwe dhikale dhapatelwa kondje itaadhi vulu okuyamo monete.

Oshikunino sho matama osho oshi puu puka okulongwa noshasimana oshoka, omatama oga pumbiwa moonkalamwenyo dhetu nomuundjolowele womalutu getu. Osho oshili woo ngeyi kutya, omatama oga pumbwa esilo shimpwiyu oshoka ka ge hole nana omutenya ogundji, go woo natango oha ga kwatwa mbala komapuka oga pumbwa ngaa oku kala ha ga talwa talwa.

Oondundu odho dhimwe dhomiinima yimwe mbyoka yopaushitwe mbyono wo yili ya simana ngele tashiya koshilongo, oshoka oondundu ohadhi hili wo aataleli, yo aataleli sho taye ya moshilongo ohaya etelele oshimaliwa. Ano aataleli oye hole nee taye ga koondundu hoka yo taye dhi londo wo.

Miikwamawawa otuna mo wo oombaka ndhoka dhili hadhi adhika momi dhiingoloko dhetu. Odha simana oshoka ohadhi tupe onyama nohadhi vulu okutupa omayi. Odha talikako kutya odhina iitungithilutu yili pombanda.

Omahala gomainyanyudho ogeli gasimana kaantu ayehe molwaashoka ohaga kwathele iituthi yomanyanyu ngaashi oohango, omavalo nenge wuna shoka wahala okupopya nezimo lyoye otamuvulu okugongala etamuyi pehala mpoka etamu kundathana.

Mesiku kehe oondjamba onkuluntu ohayi vulu oku kala ya pumbwa konyala oolitela ethele sigo omathele gaali mesiku. Nowo natango ondjamba ohayi longitha omunkati gwayo oku ishasha omeya kombunda opo yi talalelwe. Ondjala oya talikako wo yina oondunge oshoka ohayi dhimbulukwa mpoka yanwine omeya. Kutya opu kale pwa pita oomvula.

Otuna iikwamboga ngaashi omboga ndjoka yopashinanena, omboga ndjono hayi kwathele omalutu getu ga vule okunkondopeka aakwiita yolutu yo aakwiita yolutu taya vulu okukwathela omalutu getu ga vule okukondja nomikithi mpaka naampeyaka. Omboga ndjika oyina woo ovitaminaK ndjono yili ya simana ngele tashiya ko ku longa nomasipa getu.

Ompanda oyo oshinamwenyo shomokuti nohashi adhika miiheke. Ompanda oyina omagulu ohahupi ihe ohayi vulu okumatuka uule wookilometa omilongo ntano mowili. Ompanda woo, ohayi vulu okukala tayi ende nokanimona kawo opo yivule okukala yeka gamena.

Ompanda oyo oshinamwenyo shomokuti na oshili sha simana oshoka ohashi nana aatalelipo. Uuna wa tsakaneka ompanda ito vulu okudhi adha odhindji oshoka ohadhi ende kooyimwe. Uuna tadhi ende odhindji shapo ongele dhi na uunimona.

Uukwatya wondjamba, ondjamba ndjono onkuluntu ohayi vulu oku kala yina uule waadha pomeeta ndatu sigo oomeeta dhili ne, ohayi vulu wo natango okuviha oshiviha shootona 4 sigo ootona 6. Ondjamba oyina wo omukati ngono hayi longitha uuna tayi fudha, noshowo hayi longitha uuna tayi kwata iikulya yawo.

Ombuga olyo ehala ndyoka lya kukuta lyo olyina wo evi ekukutu nomamanya. Mombuga oho adha mo owala omiti omishona oshoka ha miti odhindji hadhi vulu okukala pevi ekukutu. Ano ha miti odhindji hadhi vulu oku hupa mevi ekukutu.

Kooha dhefuta oto vulu wo oku adha ko uudhila owundji. Uudhila mbuno ohawu ya nee nelalakano wu kale wa imonene sha shokulya, oshoka uuna oshinima nenge ohi nenge iinima yomefuta ya sile mefuta, mefuta ihamu kala oshinima sha sa, efuta ohali pombo nee iinima mbyono ya sa eta yi ya kooha dhefuta, iinima mbyono oyo nee hayi liwa po koondhila ndhono hadhi kala kooha dhefuta.

Uuwanawa nuuwinayi wambakumbaku gwokupulula. Mbakumbaku gwokupulula oku na uuwanawa mbuno kutya, oha endelele, ano oha vulu okumana ko epya esiku limwe, ihe oku na uuwinayi, oshoka mbakumbaku oku na ondilo, ye ishewe uuna ta pulula oha ningi ontsi ndjiya tayi kutha mo oonkondo mevi, nosho wo uuhoho mevi.

Aanangeshefa naanongo oya li wo ya dhiladhila, opo pu kale pwa tungwa omahala gomainyanyudho nomahala ngaka ogeli ga simana moshigwana oshoka omahala ngaka oto vulu oku ga longitha uuna wuna nande oshituthi koye kevalo, oshituthi kohango nenge wo wuna wahala oku popya sha naakwanezimo yoye, otamu vulu okudhiladhila kutya tuye ni pontumba ne tamu kuutumba ta mu vulu wo okupopya.

Omahala gomainyanyudho oge li wo ga pumbiwa, no ge li ga simana oshoka ogendji oge li megameno, noge li pomahala mpoka pwa mwena. Nolundji aantu ngele taya ningi iituthi yawo ongele oyo hango, oyo ma valo, ohaya tumbu owala e taye ke yi ningila pomahala mpoka gomainyanyudho.

Mombuga ha wu nene naana to vulu oku adha mo omiti odhindji, oshoka evi lyomombuga ekukutu na ihali kwata naana omiti adhihe. Oto vulu owala oku adhako omiti dhoka hadhi vulu okukala dha pungula omeya mudho dhene. Ihe omiti odhindji ihadhi kala mo oshoka evi ekukutu, na ihali lokwa naana. Lyo wo natango evi ihali vulu okutsikwa iimeno.

Nkene oohi dha simana ngele tashi ya komalutu getu. Oohi odha simana oshoka odhi na oproteina oyindji ndjono ya pumbiwa ngele tashi ya koontumba dhetu noshowo mekoko lyetu. Odha tali ka ko kutya kadhi na omagadhi ogendji. Oohi odhi na oovitamine dha yooloka ndhono dha pumbiwa momalutu getu ngaashi ovitamine D nosho tuu.

Ombuga oyili woo ya talikako onga onzo iiyemo ngele tashiya koshimaliwa sho shi longo. Ombuga ohayi hili aataleli . Aataleli uuna taye ya moshilongo ohaye ya woo yena shoka ya etelela . Yo ta yeya woo taya futu etaya kwathele woo aanangeshefa mboka yena oohauto ndhiya hadhi pewa aantu opo ya vule okweenda noshilongo.

Oondundu odha ningwa po sho evi tali pepwa po kombepo tali indumbile kemanya nenge natango tali vulu owala okukoka molwa ombepo ndhoka hadhi pepe nodhili dhasimana ngeyi kutya ohadhi hili aataleli ano aantu taya zi kiilongo yimwe ta yeya okulonda oondundu oshoka oshinima oshiwanawa okulonda oodundu.

Molwa uutekinika, otuna po woo omukalo omupe ngono aantu yeli owala haya ningi iikunino yawo momashina. Ano iimino mbino otayi kunwa keshina etayi silwa woo oshimpwiyu keshina, woo natango oyapumbwa uuyelele mono hamu kala owala muna uuyelele wolusheno niimeno mbino otayi koko nawa.

Otuna woo oshinamwenyo haku ti oshimbungu, ohali adhika momahala ngaashi miithitikuti oshowo miiheke, oshinamwenyo shika ohashi li owala onyama, nohashi ende tashi tala mpoka pwathigwa onyama kiinamwenyo iikwawo opo shi mone sha shomepunda.

Ope na omikalo odhindji dhokukwata oohi, mono woo mwakwatelwa omukalo gokulongitha onete . Ihe ngele tolongitha onete opena omilandu dhoka dhina okulandulwa. Ano uuna to longitha onete yokukwata oohi, onete yoye oya pumbwa okukala yina oombululu opo oohi dhiya inadhi gwana okukaliwa dhivule okuzamo, dho dhi vule woo natango oku etapo oohi woo oonkwawo.

Moombuga hawunene nana to vulu oku adha mo omiti odhindji, oshoka evi lyomombuga olya kukuta lyo ihali vulu woo natango okukwata omeya ethimbo ele. Omiti ndhoka to adha mo oondhoka owala hadhi vulu okukala mevi mwa kukuta nohadhi vulu okuhupa puukukutu.

Uuwanawa nuuwinayi wambakumbaku wokupulula. Mbakumbaku gokupulula omwanawa oshoka oha endelele na oha vulu okumana nziya, ihe okuna uuwinayi oshoka okuna ondilo, ye wo natango uuna tapulula evi lyakukuta ohaningi evi lyikale lyaana oonkondo, oshoka otsi yevi ayihe ohayiyi nombepo tathigi evi lyaana oonkondo.

Kooha dhomafuta ohaku adhika wo omamanya nolundji nokuli ga tekauka ga tewa komakuthikuthi gefuta. Omamanya ngano ogeli wo ga pumbiwa ngele tashi ya koondhila dhomomeya oshoka uuna omeya ga talala ohadhi vulu okulonda komamanya hoka dhi ku uve po ombepo yimwe.

Embugalo olyo oshinima oshiwinayi komudhiingoloko noshili hashi etwa po kaantu. Aantu ohaya vulu oku kala taya tete po omiti odhindji dhi vulithe wo ndhoka taya tsike. Nomomukalo guli ngeyi, ombepo sho tayi ya ohayi pepe po evi alihe oshoka omiti odha tetwa po. Nomeya omvula sho tayi ka loka, omeya ohaga kala taga matuka ogendji oshoka evi lya pepwa po kombepo.

Onduli oyo oshinamwenyo shomokuti shoka hashi adhika momahala ngaashi miiheke nomithitu. Onduli ohayi li omikono, nokunapa komano nenge omiti dhontumba. Oya tali kako onga oshinamwenyo oshile molwa othingo yawo ndjoka.

Nge tashiya pomithima nenge poondama dhoohi, oshasimana okutulamo iikulya yoohi. Noshili woo shasimana natango omeya ngono gakale gayela, nokutulamo natango woo omiti dhomeya gakale gayela. Shino ohasheeta opo oohi dhikoke nuundjolowele no hashidhipagamo oombakiteli dhoka dhili momeya tadhi vulu okuyonena oohi oonkalamwenyo dhawo.

Omambakumbaku oge li wo pamaludhi. Opuna embakumbaku ndyoka lina omatemo ngoka haga pulula owala mpoka pwalongelwe nale omumvo gu, nenge pwalongelwe wo oomvula ndhoka yaziko. Po opuna mbakumbaku ngoka ena omatemo gokutatula oluma ano mbakumbaku ngono ha longo pokuma inaa pu longwa nale.

Uuna oondjamba tadhi ka nwa omeya ohadhi yi odhindji ano ihadhi iyendele noshili wo sha konekiwa nawa kutya ethimbo ndyoka ewanawa lyoondjamba hadhi ka nwa omeya olyo ethimbo ndyoka lyokomatango sho kwafa kwa talala ano kwafa kwa pepa.

Okupa oohi okulya ka kuli owala osima yowala ihe oku li wo esimano enene ngele tashi ya kuundjolowele nokuukalinawa woohi, wo oshili esimano enene komeya. Ano okutula iikulya yoohi momeya ohashi kaleke wo omeya ga yela nohashi kaleke wo natango oohi dhi li muundjolowele.

Uuna aatalelipo ta yeya ya talele moshilongo opuna wo oohauto ndhoka dhili po onomenawina nelalakano okukwathela okuhumbata aataleli mpaka naampeyaka, noohauto ndhono olundji odhishiwike kiinamwenyo noye dhi igilila ano iinamwenyo itayi vulu nande okuya ningila omuyonena.

Iimeno oya pumbwa etango opo yikoke, yivule okutulako, yo yivule okutewa. Nonande oongawo, opuna iimeno yimwe mbyono hayi pumbwa owala etango eshona, oshoka ngele etango olya ningi olundji, otayi kanitha uundjolowele wawo. Iimeno mbino aantu oyaningi onkambadhala opo yi vule okukala yasiikilwa noonete, shampa owala tayi dhengwa ketango ndele kali shi olundji.

Konima yokukuna iimeno yetu, oya pumbwa wo okuhelewa, mpoka aantu haya kutha omatemo taya helele yo taya gumu wo piimeno, opo ya vule okukala ya kutha po omwiidhi ngoka hawu mana po omeya giimeno, yo iimeno yi vule wo okukoka yili mewangandjo noku na wo ombepo oyindji tayi vulu okukoka nawa, no paife aantu ohaya longitha uushina wokuhelela.

Ngele iimenk ya koko, ohadhi pumbiwa ngeyi opo iimeno yi vule oku helelwa nelalakano aantu ya ninge pomakota giimeno puupu, yo ya vule wo oku kala ya kutha po omwiidhi ngoka hagu vulu oku kala tagu kondjele omeya niimeno. Aantu ohaya kutha nee omatemo nopaife ohaya vulu wo oku longitha uushina woku helela.

Otu na omikalo odhindji okukwata oohi momeya, mpono woo mwa kwatelwa omukalo gokulongitha onete. Uuna to longitha onete okukwata oohi, onete oyi na okukala yi na oombululu ndhono tadhi vulu okupita uuhi mbono uushona inaa wugwana oku li wa opo wushune momeya wu vule oku eta po oonkwawo.

Uuna aantu taya ningi iikunino, opu na wo iinima yimwe mbyono yi na okuningwa manga inoo tula oombuto dhoye mevi. Pe na wo mpono uuhoho wa pumbwa okutulwa mumwe nevi, pu na wo natango mpono evi lya pumbwa okuningwa epu, ongele onetemo nenge to longitha okashina. Evi olya pumbwa lyo lya pumbwa okulongekidhwa noshowo okuyelekanithwa manga inaali ya oombuto.

Omahala gomayinyanyudho oga simana, oshoka ohaga kwathele miinima oyindji. Uuna aantu ye na iituthi yawo, ngaashi yoohango nenge omavalo ohaya vulu okupakela iinima yawo yo taya ka dhanenena iituthi yawo komahala ngoka gomayinyanyudho.

Otuna omaludhi goombakumbaku mboka yoku pulula, pena mbakumbaku ngoka ha pulula evi ndyoka epu nale ano evi ndyoka lya longelwe nale, po puna woo ishewe mbakumbaku ngono hakuti ogoku tatula oluma, mbakumbaku nguno oye hatoto ano ohaadha pehala inapu pululwa nale ihe oye owala ha pulula po tango.

Onduli oyo oshinamwenyo shomokuti no ohashi adhika olundji miiheke. Onduli oyina woo odhingo onde , ndjono hayi yi pitike opo yi vule oku laalela ominkono, oshoka onduli ohayi li ominkono.

Otuna embugalo ndyono hali etwa ketetopo lyomiti odhindji. Shino ohashi etele omudhingoloko uuwinayi molwaashoka ombepo ohayi pepepo evi alihe lyonefundja ohali vulu okukungulapo evi ndyoka molwaashoka omiti odha tetwapo.

Opena omikalo odhindji dho kukwata oohi momeya. Mpono Pena omukalo go ku longitha okandjolo, Pena omukalo go kulongitha omandolo, pk Pena wo omukalo go kulongitha onete. Mpono onete hayi kala yina oombululu, ne lalakano opo oohi ndhiya ooshona dhi vule oku putamo, dhi shune momeya, dhi vule wo oku etapo.

Esimano lyomeya, olundji omuwambo oha tumbula ta ti: "omeya ogo omwenyo" oshoka omeya ohaga longithwa pokunwa, haga longithwa woo pokuyoga ano ngele omuntu ta yogo iikutu ye, ohaga longithwa woo okuteleka ngele antu taya longekidha iikulya yawo ya vule okulya, ohaga longithwa woo okuyoga omalutu getu ga kale muundjolowele go ga kale ga yela.

Manga aantu inaya kuna iikunomwa yawo mevi, evi ohali kala lya pumbwa okulongekidhwa, mpono evi lya pumbwa okuningwa epu. Ohali pumbwa wo natango okuvundakanithwa mumwe nuuhoho. Evi olya pumbwa okuningwa epu, opo omidhi dhiimeno dhi vule okuya mevi nawa dho dhi vule wo okukwata nawa.

Omahala gamwe kiilongo yi ili noyi ili noshowo moshilongo shetu, ogo omahala ngono ihaga mono etango lya gwana. Aanafaalama oyendji noshowo mbono ye na iikunino oya dhiladhila, opo ya ninge uulamba mbono tawu vulu okugandja uuyelele onga etango kiimeno nosha simana kiimeno, oshoka ohayi kokelele nohayi vulu wo okukala yi na omafo omazizi.

Uuna to ningi oshikunino ohashi kala nosha pumbiwa kutya elongo lyopetameko olyapumbiwa. Evi ohali kala lyapumbwa okulongekidhwa tali tutilwa uuhoho natango tali ningwa epu opo uuna toya wu kune iimeno yoye yiye mevi. Ano evi ohali longekidhwa tango manga inaali kunwa.

Omeya oga simana ngele tashi ya pekoko, ponkalo nopuundjolowele woshimeno. Ano miikunino yimwe, aantu ohaya kutha omandini, taya ka tala omeya kedhiya, e taye ya ya tekele iimeno. Nayalwe oya li ya kotoka, ya kutha oopayipi, taye dhi tula koopomba, yo taya fala wo pooha mpoka pu na iimeno, nelalakano iimeno yi kale ya mona omeya ga gwana.

Kombanda yomilonga okwatungwa woo Oontompa dhoka dhili dhasimana oshoka odha kwatakanitha iilongo niilongo kumwe ,ngele tashiya kiinima mbyoka ye endelele omuntu nande okuli handiyaka yomulonga ohashikala oshipu oshoka ontopa ndjono ohayi kwathele ambulance avule okuthika mbala pehala mpoka pena omumvu nokuvule woo okuhupitha omwenyo gwe.

Monale aantu oyali haya longitha omamwitho okunwa omwiidhi nokonima taya longitha nduno oombale yavule okumanga omwiidhi yo yavule okugu pungula gu tegelele ethimbo lyondjala yakape oongombe nenge yaka oondunda dhowo ihe monena aantu ohaya longitha uushina wokuteta omwiidhi

Opena omikalo odhindji dhoku kwata oohi momeya ngaashi omukalo gokulongitha onete. Mpono woo omilandu dhono dhina oku kala dhalandulwa ano uuna to kwata oohi nonete. Onete oyina oku kala yina oombululu opo oohi ooshona dhi vule oku zamo dhi shune momeya dho dhi vule wo oku etapo oohi oonkwawo.

Onduli osho oshinamwenyo shomokuti noshili hashinana ataleli, onduli oyashitwa yina othingo onde ndjono hayipitike opo yivule okulya ominkono dhono omile tayili pombanda, oyashitwa ishewe yina omakondo ngakola ngele tayithanganya oshoka okuthanganya oko hayingamene nako una Iinamwenyo iikwawo yahala okwilyapo.

Molwa omahala gapumba aantu oyendji oyi iyadha taya tungu omagumbo gawo kombanda dhoondundu, ano oyi iyadha taya tungu omagumbo gawo pomahala mpoka pwanika oshiponga, noshili shanika oshiponga oshoka uuna omvula tayi loko omeya ngono haga tondoka taga zi pombanda yoondundu ohaga kala ogendji nomagumbo ogendji ohaga vulu wo natango okuyogwa po komeya ngoka, shino shili natango hashi vulu eku eta nando okuli omaso.

Uuwanawa woongombe, oongombe odho iinamwenyo yomegumbo mbyono yili hayi silwa oshimpwuyu megumbo. Oongombe ohadhi tupe onyama, ndjono hatu li nohatu vulu woo natango okulanditha twiimonene mo iiyemo. Oongombe woo natango ohadhi tupe omahini. Monale aantu oyendji oyali yahupu momahini goongombe oshoka oomeme yawo yali yena uupyakadhi wokuyamutha.

Pomahala mpoka pena omilonga nenge omatondokelo gomeya opwa tungwa wo oontopa, dhoka hadhi kwathele aantu opo ya vule oku taguluka omulonga ngoka. Noontopa dhika odha simana oshoka aantu ihaya ka dhingoloka wee, ohaya ende owala koontopa hoka.

Pomahala gomayinyanyudho oho vulu wo wu adhe po uuthima mboka womeya gokudhanwa kaantu, ano gokumbwindwa kaantu. Uuthima mbuka owa simana, oshoka uuna wa yi pomeya mpoka omadhiladhilo ngeya omakulu oho ga dhimbwa noto tameke wo okudhiladhila nawa. Omeya ngaka ogo aantu haya ilongo okumbwinda, opo uuna to ka iyadha moshiponga shomeya oto vulu oku igamena.

Uuwanawa woohii molutu lomuntu, oohii odha talikako onga odho opolotine ndjono yili pombanda nohadhi kwathele motumba noshowo natango mekoko lyaantu, oohii wo natango oya talikako omenga otitatu ndjono hayi kwathele uuluwi nohayi kwathele wo natango uvu womutima oohii wo natango odha talikako dhina ovitamine ndjono hayi kwathele omasipa.

Omahala gamwe moshilongo nenge ndi tye kiilongo yimwe oyo omahala ngono ihaaga vulu oku mona omutenya esiku kehe mpono wo aantu mboka yena iikunino nenge yena oofaalama dhiimeno ye eta po edhiladhilo opo ya vule oku kala taya longitha uulamba mbono tawu gadja uuyelele notawu longo wafa omutenya kiimeno opo iimeno yi vule oku tulako yo yivule oku kala yina omafo omazizi.

Iimeno oya pumbwa wo oonte dhetango opo yi vule okukoka yo yi vule wo okutula ko, ihe iimeno yimwe inayi pumbwa oonte dhetango odhindji. Aantu oya li ye eta po edhiladhilo ya kale ya siikila iimeno mbyono noonete yo yi vule okukala owala tayi mono oonte dhetango oonshona.

Ombuga olyo ehala ndyoka mwa kukuta na ihamu adhika naana omiti odhindji, oshoka hamiti odhindji hadhi vulu oku kala pehala lya kukuta. Ombuga wo natango oyuudha omamanya noshowo oondundu.

Oondjila nomapola odha simana oshoka odho nale dha longithwa ngele aantu taya topola omikunda nenge taya topola iilando noondoolopa woo. Odhili woo natango dha kwatakanitha omikunda kumwe nomikunda omikwawo nenge nditye oondoolopa kumwe noondoolopa oonkwawo ano opo wu ze pehala limwe toyi pehala ekwawo oho endele mondjila.

Omahala gomainyanyudho oge li gasimana , oshoka ogo omahala ngoka gamwena geli pehala lyeimweneneno. Nuuna aantu yena iituthi yawo, ongele oyoohango , ongele oyomavalo ohaya vulu okupakela iinima yawo , yo taya yi yakadhanene iituthi yawo komahala ngoka gomainyanyudho.

Uunamapya nuunafaalama owa pumbiwa. Mpono wo oompito odhindji aanamapangelo ya li ya mono kutya otaya tumu aantu moshigwana ya ka longe nokutseyithila aantu nkene iimeno hayi silwa oshimpwiyu. Osha simana ngeyi kutya aantu oyendji oya zi po taya ka ninga iimeno yawo notaya vulu oku imonena iiyemo noshowo iikulya.

Pokati koondundu opuna wo natango ehala ndyoka hali tondoka omeya, ano omeya ngoka taga matuka taga zi koondundu ohage ya pokati koondundu pevi ndyoka lyagwa, opo ga vule oku tondoka. Ogendji ohaga tondoka nokuli guuka komilonga noshili sha simana, oshoka odhili odho oonzo dhoku gandja omeya komilonga.

Ethimbo lyokwenyo olyo ethimbo ndyoka lyomutenya gwameme akukwee! Ano lyomutenya hagu kala gwa tsa. Olyo wo ethimbo omiti hadhi gu omafo ano omiti hadhi kukuta. Shino ohashi etele nee omiti dhi vule okukala dha tula ko uuna sho omvula tayi loko dho dhi vule okukala wo dha tula ko omafo omape.

Uuna aantu taya longitha oonete oku kwata oohi momeya, omilandu dhoka haya longitha odha yooloka. Omulandu gumwe oongono kutya onete yikale yina oombululu nelalakano oohi ooshona inaadhi adha okuliwa dhi vule okuza mo monete dhishune momeya, dho dhivule woo oku eta po oohi oonkwawo.

Omiti odhili wo dha simana oshoka ohadhi longithwa ngele tashiya poku ninga iinima oyindji. Mekota lyomuti ohamu vulu okuza iitayi nenge okuza iiti mbyoka hayi hongwa etayi opalekwa nohayi vulu wo okuninga iinima ngaashi iipilangi, iitaafula, iipundi noshowo oombete niihongomwa wo ngaashi omakopi nomatemba gokunwina.

Uunshitwe owuli hawu nana aataleli. Moshilongo shetu omu na oondundu ndhono wo dhi li hadhi nana aataleli uuna aataleli haya londo etaya yi kombanda yoondundu, ohaya kala ya panda nohashi ulike ethano ewanawa noyendji oye hole wo oku kala taya ithaanekele ko oshoka olyo ehala ndoka ewanawa nohali vulu okuyiwako noshidhigu shili oku ya ko.

Uuna oondjamba tadhi kanwa omeya ihadhiyi odho adhike ,Ohadhiyi ngaa dhili oondatu nenge dhili nga ne lwaampo. Oshili ngeyi kutya ondjamba oya talikako onga oyo oshinamwenyo shono hashi vulu okunwa omeya ogendji shivule iinamwenyo iikwawo noshowo natango ondjamba oya talikako onga hayi thimble nohayi vulu oku dhimbulukwa mbaka kutya openi mpono kwali yanwa omeya nale.

Omiti odha simana wo oshoka ohadhi tu pe iiti niikuni mbyoka hatu longitha opo tu teme omindilo dhetu . Omindilo dhino ohatu dhi tema nee uuna twa hala oku huhulukwa nuuna wo twahala oku teleka iikulya yetu. Nolundji aantu ngele yeli mokuti ohaya kala ya tema omililo nelalakano opo iiyamakuti yaa hedhe popepi nayo yaa vule okuya ningila omuyonena.

Pomahala ogendji popambelewa oto adhapo omapandela gi ili nogi ili, nomapandela ogena uuwanawa mboka kutya ogo haga vulu oku yoolola iilongo niilongo no haga vulu woo okuyooloa iilongo ya Africa niilongo yokondje yomafuta . Omapandela oga simana oshoka kehe olwaala lwepandela olina shoka taliti

Okuna omikalo odhindji dhoku kwata oohi mpono pena oku longitha uundjolo, puna oku longitha oshongo, puna okukwata oihi okulongitha onet. Uuna to longitha oonete opena omikalo dhono shontumba dhina oku landulwa kutya onete yoye yikale yina oombululu opo oohi ndhiya oonshona inadhi gwana okuliwa dhivule oku pitamo dhishune momeya dhika etepo woo oohi oonkwawo.

Uuna omvula ya loko ohayi etelele wo omaludhi goondhila dhi ili nodhi ili. Momaludhi goondhila mono ohamu kala mwa lwatelwa ooamutokakanyandi mbono wo yeli osheelelwa shoshigwana wo natango oya simana oshoka amutokakanyandi ota vulu okulitha oongombe etedhi keelele naanaa kaadhiye momapya.

Omukalo gumwe gokukwata oohi ogo okulongitha onete, shono shatseyika nawa ngeyi kutya uuna tolongitha onete okukwata oohi, onete yoye oyina okukala yina oombululu opo oohi dhoka inaadhi adha okuliwa dhivule okupitamo monete dho dhishune momeya dhikeete po oohi oonkwawo.

Okamenye oko okanamwenyo okashona, ohaka adhika pomahala ngoka haga kala gafa gakukuta ngaashi iiheke noshowo oombuga, okamenye ohaka vulu woo okuninga ethimbo ele inaakalya oshoka ohaka li omwiidhi ngoka opo tagu tutuma, okamenye ohaka vulu woo natango okuhila aatalelipo.

Shimbungu osho oshinamwenyo shoka hashi adhika momahala ngoka omakukutu nosho wo shili hashi adhika miiheke. Shimbungu oha adhika pomahala ngaashi Etosha nokoombinga woo ndhoka dhooKalahari. Shimbungu oha hupu miinamwenyo iikwawo ,ano ha kambadhala oku tidha ye wo taliko ombinga ye. Iinamwenyo oyindji ngaashi oondongi noongombe omo ha hupile.

Aantu ngele taya longekidha iikunino evi olyo oshinima shotango, oshoka evi ohali pumbwa okuningwa epu omanga inamuya oombuto nomukalo nguno oombuto ohadhi tsapuka mbala nohadhivulu wo tatango dhikale dhina omidhi dha kolelamo mevi.

Opena wo omahala ho mayinyanyudho ngono geli ga tungwa pooha niinima mbyoka hayi hili aataleli, nelalakano uuna aataleli ta yeya pomahala ngoka ya vule oku kala yena mpoka taya vulu oku kuutumba, ya vululukwe yo yu uvite uugumbo yo ya vule wo natango oku kala yena mpoka haya vulu oku kala ya lala.

Otu na oompanda oonduudhe, ndhono dhi li dha nika oshiponga, ihe odhi li wo natango dha pumba miilongo oyindji. Oompanda odhi li dha gamenwa, nohadhi silwa oshimpwiyu mEtosha. Odhi li wo miilongo yimwe yi ili noyi ili, nodhi li wo pomahala ngaashi moombuga. Nokoshimaliwa shono shoondolo omilongo ndatu shefo shaNamibia, okwa thaanekwa ompanda, tayi ulike oonkondo dhoshilimbo.

Nena Shiyenga yega dhenge pevi olyo ethimbo ndyono ewanawa ndyono hatu vulu okukala twa mona ngele tashi ya okulongekidha evi lyetu tse tu vule okukala twa kuna iimeno yetu. Ano ohatu longitha nee iipululo nomambakumbaku nomatemo wo natango uuna tatu papula evi lyi kale epu. Tse tu vule wo natango okukuna mo iimeno yetu ano omidhi dhawo dhi vule okuya mevi.

Oohi odha simana ngele tashiya pomudhingoloko, ngele tashiya wo ponkalonawa nangele wo natango tashiya puundjolowele womalutu. Ano oohi odha simana oshoka uuna tadhi li omapuka momeya ohadhi kaleke wo omeya ga yela, wo natango oohi odha ta lika ko onga odho dhina oproteina ndjono yili ya pumbiwa molutu.

Okulongitha onete ogwo omukalo ngono hagu longithwa uuna aantu taya kwata oohi. Ihe opuna omilandu dhoka dhina okulandulwa, kokutya uuna tokwatitha onete oohi, onete oya pumbwa yi kale yina okukala yi na oombululu ndhono tadhi vulu okupita oohi ndhoka ooshona inadhi gwana okuliwa dho otadhi vulu okukaleka mo oohi ndhiyaka oonene.

Oondjuhwa odho iinamwenyo yomegumbo no yili hayi silwa oshimpwiyu megumbo. Oondjuhwa odha simana oshoka ohadhi tupe omayi, hadhi tupe wo omalwenya tu ninge iikusinga yetu. Wo natango ohadhi tupe uuhoho nowuli wa simana oshoka ohawu kokeke iimeno yetu tayi endelele.

Oondjuhwa shimwe shomiinamwenyo yomegumbo mbyoka yili wo hayi tekulwa nokumunwa momagumbo, nodhili dhasimana oshoka ohadhi tupe onyama ano oshiyelelwa, hadhi tupe wo natango omalweenya ngono hatu longitha ngele tatu ningi iigwilo yetu, ano iikuusinga, nohadhi tupe wo natango omayi ngoka gatalikako onga gena uundjolowele momalutu getu.

Pomahala ogendji gopambelewa oho adhapo omapandela gayooloka nomapandela ngano ogeli haga ulike uukumwe haga ulike wo oonzo dhoshilongo. Omapandela ngaka ogeli ga simana oshoka kehe olwaala kepandela oli na shoka talu ti. Ohaga ulike wo natango uukwatya woshilongo.

Otuna woo omukalo gumwe gokukwata oohi ngono gokulongitha onete. Uuna tolongitha onete opuna omilandu ndhoka wuna okulongitha. Onete yoye oyina okukala yina ombululu opo uuna oohi ndhiya oonshona dha yimo dhi vule okuza mo dhi shune momeya dho dhi vule oku eta po oohi oonkwawo.

Uuwanawa nuuwinayi wambakumbaku gokupulula. Mbakumbaku gokupulula okuna uuwanawa mbono kutya oha endelele noha ningi iilonga yikale iipu, ashike okuna wo uuwinayi mboka kutya, okuna ondilo, ye natango uuna tapulula ohakutha evi oonkondo nuuhoho wo, ye natango hoka taziilile ohaku kala kwafa kuna evi lyalonda.

Omahala ngoka hagakala oohi ano nditye uuthima nenge nditye oondama dhoohi odhapumbwa woo okwoopalekwa. Uuna totulamo oohi momeya owuna okukutha oshinakugwanithwa, opo omeya goye gakale gayela opo ihe oohi dhoye otadhi vulu okukoka nawa. Tadhikoko muundjolowele notadhikoko woo dhagamenwa komapuka, nokiinima oyindji mbyoka tadhivulu okuyiyonena onkalamwenyo.

Oohi odhi li dha simana ngele tashi ya puundjolowele womalutu getu, oshoka oohi odha talika ko onga kamana kandongo ngele tashi ya poProtein. Odhi na wo oovitamine dhiimongwa mbyono yi li ya pumbiwa momalutu. Oohi odha talika ko wo onga natango onzo, ndjono hayi vulu okugamena omutima, hayi vulu wo natango okukala ya kwathela uuluyi, noya pumbiwa wo koomeme ye li momategelelo.

Uuna nashenga engadhenga pevi, ombonga opo hayi tamekele okumena poka, ombanga oyili yasimana ngeyi oshoka ohayi twetele iiyemo , ano aakulukadhi oha yamu ne ombonga ota yeyipakapo yo tayeyiyaneke ngenge ta yeyiningi omakaka yavule oku kalanditha yo yavule wo natango okulya nomukulanditha ota vulu okwimonenamo iiyemo.

Uuwanawa nuuwinayi wembakumbaku lyoku pulula. Embakumbaku lyo kupulula olina uuwinayi oshoka ohali kuthamo ontsi mevi, yo ontsi oyo yina okukala yakwatelamo iikunomwa mevi. Uuna mbakumbaku tapulula evi ohalikala kombinga yimwe lyalonda ko kombinga yimwe olyafa lyalala. Natango embakumbaku olina uuwanawa oshoka o hali endelele.

Uuwanawa nuuwinayi wa mbakumbaku goku pulula. Mbakumbaku goku pulula omuwanawa oshoka oha vulu oku mana nziya ihe okuna uuwinayi oshoka okuna ondilo. Ye woo natango oha ningi evi lyikale lyaana oonkondo. Ngele ta pulula ndele evi olya kukuta ontsi ayihe oha yi yi nombepo.

Uuwanawa woohi, oohi odha simana oshoka, odha talikako onga odho dhina oproteina ndjoka yili ya pumbiwa komalutu getu. Odhina woo iimongwa mbyoka woo natango ya pumbiwa mo malutu getu. Oohi ohadhi vulu woo natango okutu etela iiyemo uuna tatu dhi landitha ohatu vulu oku imonena iiyemo, tse tu vule oku kala twa landa oompumbwe dhetu.

Oohi odha etela oshigwana uuwanawa oshoka aantu oyendji oye na iilonga mbyono yo ku kwata oohi. Aantu oyendji oha ya vulu oku landitha oohi, ya wape ya imonenesha shomondjato yo ya vule oku landa oompumbwe dhawo.

Oondjila odhasimana, naantu mboka yotango oyali yalongitha oondjila ngele tashiya pokutopola omikunda, iilando nosho wo oondoolopa, ano shatopola omikunda noondoolopa oondjila. Natango wo oondjila ohadhi longithwa ngele omuntu tazi pehala uuka pehala ekwawo. Oshili wo shakwatakanitha kumwe omikunda.

Oongolo odho iinamwenyo yomokuti, no yili hayi adhika momahala ngaashi, moombuga nosho woo miiheke. Uuna oongolo tadhi ka nwa omeya, oha dhiyi odhindji, nelalakano opo dhi vule okwiigamena ngele tashi ya paatondi.

Oohi odha simana oshoka uuna aantu taya kwata oohi taye kedhi landitha, ohaya vulu oku imonena mo iiyemo. Yo iiyemo mbino ohaya vulu nduno okuyi longitha opo ya vule oku landa oompumbwe dhawo dha kehe esiku. Oohi wo ohadhi tupe oovitamine sho tatu dhili oshowo iimongwa mbyoka ya pumbiwa molutu.

Oohi odhasimana nodhina wo uuwanawa. Oohi uuna aantu taye dhilanditha ohayi imonene mo iiyemo yo wo taya vulu okulanda oompumbwe dhawo, wo natango oohi sho hatu dhi li odhina ooproteina ndjono ya pumbiwa momalutu nodhina wo iimongwa noovitamine ndhono dhapumbiwa molutu. Oohi oombwanawa ngele tatu dhili oshoka kadhina omagadhi ogendji.

Ethimbo lyomvula olyo ethimbo ewanawa nohalyi etelele oondhila odhindji. Moondjila mono omwa kwatelwa wo ookamutokakanyandi, oondhila ndhono dhi na uugulu uule, dho oontokele. Oondhila ndhino odha li nee dha simanekwa monale oshoka uuna ookamutokakanyandi yekuyila poongombe dhoye mpono, ohaya kala owala taya goola kuyoyene, nongawo oongombe itadhi kakya omapya gaantu.

Kooha woo dhomafuta ohaku kala omamanya ngono gashitwa gopaushitwe nogendji gamwe okwali kagena oonkondo, noga li ga tewa po komeya ano omakuthikuthi gefuta sho taga matuka go otaga teya po omamanya ihe gamwe oga kola ogeliko sigo onena kooha dhefuta nogeli woo haga kwathele oondhila dhefuta uuna dhu uvite uutala dhikale dhalonda komamanya hoka.

Ongolo Oyo oshinamwenyo shomokuti, noshili hashi adhika pomahala ngaashi oshiheke no showo moombuga. Ongolo oha yili owala omwiidhi oshoyo omafo gomiti dhilwe. Ongolo uuna tayi kanwa omeya ohadhi kala odhindji nelalakano opo dhi vule oku kondja nomutondi.

Omiti odhili wo dha simana oshoka momakota gomiti ohatu hongo mo oohongomwa ya yooloka, mono hatu hongo mo iipilangi mbyono hayi longithwa oku ninga iitaafula, iipundi yoku kuutumba noshowo oombete noosikopa, ohayi longithwa wo natango oku honga omatemba noshowo omakopi gokuninwa.

Iinamwenyo ayihe oya pumbwa okulya opo yikoke yo yivule woo natango oku etapo ,mpono woo aantu haya vulu okutula iikulya dhoohi momeya tayi liwamo koohi opo oohi dho dhivule oku koka dho dhivule woo natango oku etapo oohi oonshona .

Uuwanawa nuuwinayi wokulongitha embakumbaku ngele tashiya pokupulula. Mbakumbaku ohe endelele ye woo natango oha mana owala esiku limwe. Ihe uuwinayi wambakumbaku oombuno kutya mbakumbaku oha futwa iimaliwa oyindji, ye woo natango mbakumbaku oha faalele owala evi kombinga mpono hatu iyadha tuna evi limwe lya londa nalimwe woo. Oombakumbaku ohadhi fala uuhoho mevi.

Uuwanawa woongombe. Oongombe odho iinamwenyo mbyono yomegumbo nohayi silwa wo oshimpwiyu megumbo. Oongombe odha gandja iilonga oyindji kaantu oshoka aantu oyendji monena oyeli aasita yoongombe noyeli haya imonene iiyemo okuza moongombe wo natango ohadhizi onyama nomahini ngoka haga landithwa aantu etaya mono ko iiyemo.

Ompanda oyo oshinamwenyo shoka shomokuti shono hambele sheelekela ondjamba, osho kakele sho oshina oniga yili pokati komupolo nelalakano ngele tayi kondjo yi vule okwiiwathela, ompanda oyili ya gamenwa opo aantu ya keelele uukongo waali paveta ohayi hili aatalelipo kiilongo niilongo shono wo shili hashi humitha komeho eyokomeho lyoshilongo.

Muunafaalama otuna mo wo uunafaalama woohi, noshili sha simana oku muna oohi oshoka ohashi tupe tu kale tatu vulu oku imonena tse yene okulya oohi, oohi dhoka wo dhili dha simana ngele ta shiya kuundjolowele wopomalutu getu, ongele oku konga oovitamine nenge shi ilile. Uunafaalama woohi owuli weeta tu kale twa mona iilonga, wo owuli woo weeta tu kale tuna epingakanitho niilongo yi ili noyi ili.

Ethimbo lyondima ngele lyeya olyo ethimbo ndyoka lyomvula una shotu iilya tayi mene nenge sho iilikolomwa tayimene nomwidhi nago otagu mene ngele ogwa kala neh iilya nenge iilikolomwa yoye oya kala neh yili momwidhi nena ngao ito teyasha oshoka omwidhi ohagu manapo omeya giilya yoye nenge yiilikolomwa yoye onke oshapumbiwa neh tokutha etemo tohelele tokuthapo omwiidhi ngweye wo toningi pekota opo yivule okuya komeho.

Osha simana unene kukehe gumwe okukala e na omalukalwa. Omalukalwa oga simana ngeyi kutya ohaga gamene aantu kiiponga yi ili noyi ili, ongele okomalutu, ongele opuundjolowele. Mpono to gamenwa nande okomutenya, to gamenwa kembepo lyepukupuku, to gamenwa wo kiiponga ayihe mbyono to vulu okukala wa mona uuna wu li kondje yegumbo. Ohalu gandja wo aantu ya kale ye na uukumwe nolutu lu kale lu na uundjolowele.

Olundji mombuga oho adhamo omamanya ngoye wo natango to adhamo oondundu dhili mpaka naampeyaka. Oondundu ndhono odhaningwa po nee ombepo sho tayi pepe tayi faalale omavi kombinga yimwe ,yo tayi londeke omavi ohohaluka ganingi omale ihamu kala naanaa muna omiti odhindji oshoka omiti kadhi hole pokuma pwakukuta odhi hole wo omeya.

Kooha dhefuta ohaku kala ku na iinima mbyoka yu umbwa mefuta noyo wo hayi kala yapumbiwa moonkalamwenyo dhetu, nolundji ohatu vulu okuyi longitha tse tu vule okukala twi imonena sha. Ohamu kala woo mu na oonkonkolosa ano oonkonkolosa ndhono ohatu dhi longitha nee tatu dhi kwege tse tatu dhi ulula oombululu tatu vulu woo okudhi longitha moonyoka. Oonyoka nee odha simana, oshoka paShiwambo okaana ngee taka lukwa ohaka lukwa tska pewa onyoka.

Okaandje oko okanamwenyo hoka okashona ke li wo haka hili aatalelipo nolundji moNamibia ohaka adhika momahala ngaashi ombuga yaNamibia noshowo natango haka adhika mEtosha, ihe kokene ohaka ende ngaa ando ka hala okuya pomahala mpoka pu na aantu, ano ka fa ngaa ta ka hedha kombinga ndjoka ku na omagumbo. Okaandje ohaka li nee iinamwenyo iikwawo, haka li omapuka ko natango ohaka li wo uudhila.

Monalenale omvula ngele ya loko, otwa li hatu longitha iipululo yuundoongi nenge yoongombe, ano ya kutilwa uundoongi nege oongombe tu vule okuninga evi e pu tse tu vule okukuna mo, shono sha li sha fa shi li hwepo. Ihe monena aantu otaya longitha omambakumbaku. Omambakumbaku oge na ondilo, omambakumbaku otaga londeke evi, go omambakumbaku otaga ningi evi li kale lyaa na oonkondo.

Uudhano ohawu etele omalutu lu kale lwandjanguka nawa talu vulu okulonga mpaka naa mpeyaka. Molwa omathigathano ngoka tamu tsakaneke aantu yi ili no yi ili, ohaya eta wo omakwatathano nomathigathano popepi. Uudhano oha wu vulu oku kuthapo ohoni momuntu. Nuuwinayi owuli mpano kutya kehe esiku owategela oku ihatapo nowumone shiponga shono shili wo itaashiimbi uudhano wuye komeho, wo otawu ku etele wo ithindakano lyomadhiladhilo.

Efundja olyo omeya ngoka gomvula uuna omvula ya loka noge li ga piitilila, ano evi lyu udha omeya, paife omeya oge li kombanda. Omeya gefundja ohaga tondoka, ngono wo ge na uuwanawa nuuwinayi, oshoka omeya gefundja ngono ohage tu etele wo iiyelelwa ngaashi oohi noohima. Puuwinayi womeya gefundja owo mbono kutya ohage ya ogendji nayi nohage tu imbi olundji ngele tatu yi koosikola, go ohaga etelele wo iinima iitilithi ngaashi omayoka.

Okamenye oko okanamwenyo okashona kena ooniga neyala mepunda. Uumenye auhe uulumentu nuukiintu owuna omayala mepunda . Okamenye ohaka vulu okuhupa uuna taka li iimeno nande inaka nwa omeya. Oke shiwikile molwa okunuka kwako nohaka adhika momahala naanaa nga gafa gakukuta ngaashi oombuga nenge momahala nga gena oomwiidhi. Okuli wo miilongo ngaashi Namibia, Botswana naSouth Afrika. Okamenye okeli woo haka hili aatalelipo miilongo yili noyili.

Okuninga oshikunino osho oshinima shanathangwa nohashi pula owala eitulemo . Iikunino oyina wo uuwanawa owundji ngele tashi ya piikulya, ano shampa wuna oshikunino shoye otovulu okwiimonenamo iikulya yoye. Momukalo muno tovulu okwiimonenamo iikulya. Shono otashi vulu okukala shekungambeka , ito landawe iikulya oshoka iikulya otoyi longo ngoye mwene noshowoo shili ngeyi kutya oshikunino oshasimana kuundjolowele womuntu.

Kakele kuunafaalama womiti niinamwenyo otuna wo uunafaalama woohi, mbono hawu tupe ompito oku kala twa mona oohi, oshoka odha simana ngeyi moprotein nonando inatu lokwa. Ohatu ningi nee uuthima tatu tsike mo oohi, tse tatu kala tatu dhi pele mo shoka dhina okulya, opo dhi vule okuhupa dhi vule oku eta po uuhigona, wo wu vule okuninga owundji tu vule oku mona oprotein.

Iimeno Molwa uundjolowele wiimeno opu na mbyoka inaayi pumbwa omutenya ogundji .Iimeno ndjino oya pumbwa omutenya ihe kagushi ogundji. Aantu oya e ta po edhiladhilo lyoku yi siikila noonete opo yi vule okudhengwa koonte dhetango nande kadhishi odhindji.

To teya shoka wa longa to teya shoka wa kuna. Monalenale otwa li hatu longitha oombele uuna tatu teya iilikolwa ngele tatu teya ngaashi iilya notwa li hatu longitha oonyala ngele tatu teya nande omakunde, ihe monena otu na omashina ngoka ga ninga iilonga iipu. Eshina to vulu owala oku li longitha mbalambala owa mana okuteya. Shika osha ninga iilonga iipu notashi kwatele po ethimbo.

Iilando, omikunda noondolopa odha topolwa komeya ano dha topolwa komilonga, opo nee aantu ya vule oku endathana shaashi huno nale oya li ya tokola ngeyi kutya otaya dhike po oshinima shono taya tungu, iiti tayi vulu okulyatwa komuntu tazi momudhingoloko omukwawo uuka momudhingoloko omukwawo inaa ka dhingoloka. Oshinima shino oshi na nee uuwanawa kutya, omuntu ito pumbwa we wuka dhingoloke oto vulu owala oku pita po. Monena aantu oya tunga oontopa.

Olundji pomahala mpoka omatalelwapo, ano pomahala ngoka geli haga hili aataleli ngaashi omahala gomatosha. Aanangeshefa oyali ya eta edhilaadhilo opo ya ule oku tunga po omagumbo, ano ya vule oku tunga po oondunda. Opo omutaleli ngele tazi koshilongo teya oku talelapo moshilongo, avule ena olukalwa mpoka ta vulu okwiiyoga. Mpoka wo ta vulu oku lala, naa mpoka wo ta vulu oku vululukwa po ngele okwa loloka

Olundji mombuga ohamu kala mwa mwena nohamu kala muna ombepo ondhigudhigu oshoka oondundu ohadhi kala dhafa dhili kokule ano ombepo kayina kutya otayi keelelwa koshike. Kamunasha naanaa omiti odhindji oshoka omiti dhimwe kadhi hole pokuma kaapuna omeya momombuga olyo evi ndoka li li lyakukuta . Oto adhamo owala omiti omishona kamuna omiti odhindji dho oondundu odhili kokule ano ombepo ohayi kala ko oyindji nayi mombuga.

Uuwanawa womboga yopashinanena. Ohayi vulu okuliwa yapya nenge tayi vulu okuliwa inayi telekwa. Oyi na uuwanawa ngaashi oovitamine mono mu na ovitamine C ndjono yi na sha nokunkondopeka aakwiita yolutu . Nosho wo ovitamine E ndjono yi na sha nokulonga nawa momasipa. Ohayi kwathele woo olundji opo aantu kaya mone omikithi ngaashi ndhoka dho kaankela.

Miikwamawawa otuna mo wo uudhila wuli omaludhi nomaludhi, ndi popye po wumwe te hala kutya muna Namutyani, Naangongwa nOmanzi. Uudhila mbono ohawu vulu oku kala wuna omalukalwa gawo, owo wene hawu tungu omalukalwa gawo, ohawu tungu ne niitayi nenge nomwiidhi, ihe shampa waadha katungwa ototi owala okatungwa komuntu, ohawu kutha nee omwiidhi tawu tungu tawu tungu, opo wu vule kwiikelela ongele okiiponga noshowo kuutalala.

Emuno lyoondjuhwa ohali tu etele uuwanawa owundji opo tu vule wo natse oku imonena iikulya kutse yene, kaatuna oku ka landa komagumbo. Emuno lyoondjuhwa olya pumbwa woo okusilwa oshimpwiyu, omanga okayuhwa keli ko okashona oka pumbwa oku kala keli megameno, inaka pumbwa okusa uutalala ko inaka pumbwa okutopolwa nuukwawo oshoka ondjuhwa nayo ohayi uvu nayi na oyi na omadhiladhilo, ohayi vulu okukwatwa kethindakano lyomadhiladhilo.

Ngele tashi ya petewo, aanafaalama oyendji ohaya kala yuuvite etumba, oshoka otaya teya shoka ya kuna, shoka ya Kala nuule taya sile oshimpwiyu, opo wu kale wu na eteyo ewanawa, owu na oku koneka kutya owuna oku kala totekele iimeno yoye mpaka naampeyaka, iimeno oya pumbwa omeya, ya pumbwa etango, noya pumbwa woo uuhoho, owuna kukala toyi tala pamwe oyi na omapuka oshoka ngele oyi na omapuka itayi yi komeho.

Uunafaalama owo iilonga ya pumbwa eitulemo lyomiilonga nuuna tashiya pelongekidho lyevi, evi ohali pumbwa okuningwa epu. Monalenale okwali hatu longitha omatemo ngono hatu papula nenge hatu longitha iipululo, hatu tula ko iinamwenyo koshitenda shiya tashi tsu mevi , tashi ningi evi epu, ihe monena otwe etelwa po omashina, twe etelwa po omambakumbaku ngono haga vulu oku tu ningila evi epu.

Kaandje oko okanamwenyo hoko okashona nohaka kala momahala ngaashi moombuga nenge momakuti . MoNamibia omuna uukandje owundji mboka wuli uuludhe pombunda . Okaandje oka longwa kena omakutsi omanene nelalakano kavule oku uva shoka inyenge epuko . Oha kali wo keeshimwe oshoka oha kavulu okulya omapuka , iiyimati nenge wo hakavulu okulya onyama.

Emuno lyoondjuhwa osho oshinima sha simana noshi li woo oshipu okuningwa. Otu na ondjuhwa onkiintu, tu na ondjuhwa ondumentu ndjono haku tiwa , oshikondombolo. Ondjuhwa ndjono ondumentu shikondombolo oyo nee hayi igi, nohaku tiwa kutya, shikondombolo iha igi uuna pe na ondjala. Ondjuhwa ndjono onkiintu oyo nee hayi vala omayi, yo tayi ga langele nokuga tendula po.

Opena omikalo odhindji dhokukwata oohi mpono pena omukalo gwokulongitha okandjolo. Okandjolo ano okatenda hoka haka dhikwa momeya to tulako okakulya opo ihe ohi shotayi yaya yilyeko okakulya yotayi kwatwa kokandjolo, pena omukalo gwokulongitha onete nosho woo omukalo gwokulongitha oshoongo shono shatungwa hoshi dhike owala momeya ngele omuna ohi yo otayi inyenge ngoye toyi kwatamo noonyala.

Ongeshefa yokulanditha omatama oyo ongeshefa ndjoka hayi endelele, oshoka etama oli li olyo ompumbwe yesiku nesiku, ano uuna aantu taya teleke ohaya longitha omatama ya vule okuninga osopa. Omatama ogo wo haga longithwa komahanagano omanene gokuninga oosopa, opo ga vule oku tu ningila oosopa.

Uuna wuna omiti dhili megumbo osha simana ngeyi kutya ohashi etele uundjolowele megumbo, hashi etele wo natango uundjolowele komifudho ndhoka tatu fudha oshoka omiti odho hadhi vulu okutupa ombepo ndjoka tatu fudhilemo natse wo ohatu dhipe omufudho ngoka tatu fudhamo. Ano oku kaleka omiti megumbo ohaku tupe wo natango omizile.

Omahala gomavululukilo ohaga vulu oku imba nenge haga vulu okukelela iiponga yomoondjila, oshoka uuna omuntu te ende ondjila onde ota vulu okukutha ko oshihauto she kopate teshi kankameke, opo a vule okuvululukwa po ngele ota kotha ta kotha nangele oku na shoka ta li ta vulu okulya a ngungumana kee li mopate moka ta vulu okuyonena yakwawo ondjila.

Kehe oshilongo oshi na omapandela gasho. Omapandela ohaga longithwa nee momukalo nguno tu vule okuyoolola iilongo niilongo. Kehe oshilongo oshi na epandela lyasho inaali fa lyoshilongo oshikwawo nomalwaala ngo ge li komapandela oge na woo sho taga ti sho geli komapandela. Ohaga kwatha opo tu vule okuyoolola go ohaga kala wo ge na ando uukumwe noge na natango iilonga moonkalamwenyo dhetu.

Omaludhi gaali gokukwata oohi momeya. Otu na oshongo, oshongo osho oshitungwa shono sha tungwa po. Sha tungwa miiti ihe pokati kiiti mpono opwa tatwa puna omahala taga vulu okupita uuhi mbwiya uushona, oshoka inawu adha wo natango okuliwa. Otuna mo wo elongitho lyoonete, oonete dhono hadhi longithwa odho oonete dhono dhina natango wo oombululu oonene, opo tuu uuhi mbwiya wu vule okushuna mo. Wuka vule okweeta po oohi oonkwawo.

Okumeneka iikwamboga osha simana komalutu getu oshoka oyi na oovitamina dha pumbiwa molutu. Omboga oyi na ovitamina K ndjono ya pumbiwa momasipa noyi na ovitamina A ndjono yina ko nasha nuundjolowele womeho nuundjolowele woshipa. Oyi na wo ovitamina C ndjono hayi nkondopeke aakwiita yolutu opo ya vule okukondja omikithi dhi ili nodhi ili.

Kehe oshinamwenyo osha pumbwa olukalwa, ano kehe oshinamwenyo osha pumbwa egumbo. Sha pumbwa okukala mpoka hashi zi. Uudhila ohawu vulu okuninga omagumbo gawo yene, mpono hawu vulu okukutha omwiidhi wo tawu tungu omagumbo gawo. Momagumbo mono omo nee hawu vulu okuvalela mo omayi gawo, opo wu vule okutendula, omagumbo ngoka ga vule okugandja uupyu kuunimona wawo mboka tawu tendulwa.

Otu na oongombe ndjono hayi ithanwa iimuna hayi ka lithwa yo tayi galulwa. Iinamwenyo ngaashi oongombe oyi na uuwanawa mbuka kutya ohayi zi oshipa. Uuna ongombe ya si e tayi kuthwa oshipa, oshipa ohashi vulu okulalwa. Kongombe ohaku zi omahini hono hakuzi omagadhi ngono haga vulu okuningwa ombuta niikwamagadhi wo iikwawo. Ongombe ohayi zi onyama ndjono hayi liwa noya pumbiwa momalutu getu molwa oovitamine dhi ili nodhi ili.

Esimano lyoondjuhwa olyili wo lya simana ngele ta shiya kiimeno, oshoka oondjuhwa ohadhi kwathele iimeno okulya ko omapuka. Oondjuhwa ohadhi li omapuka, onkene uuna oondjuhwa tadhi nyanga mpaka naampeyaka ohadhi vulu okulya ko omapuko ngoka geli kiimeno, odhili wo hadhi kwathele iimeno paku koka kwawo, oshoka oondjuhwa ohadhi pe iimeno uuhoho mbono wuli wa pumbiwa ke koko lyoshimeno.

Mpono tuna okwenye , okwenye olyo ethimbo ndyono ha li tameke pu Juni sigo opu Aguste ngaa lwaampo oha ku kala nee kuna ombepo yimwe ondhigu , ombepo yepukupuku ndjono tayi kukutike omafo giimeno nogomiti dhigwe omafo gavule okugwako opo iimeno yitegelele ethimbo lyomvula shi taliya gavule okutulako omafo gamwe omape. Ethimbo ndyono oto vulu okweeta ohenda koondhila dhakalunga , oshoka ombepo ondhigu ko okwa talala ihe kushi kutya ohadhi hupu ngiini.

Oombaka odho iikwamawawa mbyono yalongwa yafa oondjuhwa nohayi munwa ngeyi omolwashi ohayi vulu okugandja iikulya ngashi omayi, onyama nohayi vulu wo oku gandja omawawa aantu yaninge iikusinga. Oombaka odha simana omolwashi ohadhi hadha, nuna tadhi hadha ohadhi li oombuto, ndele shitadhi hadha ngeyi oombuto otayi tapakana mpeya naampeyaka notayi mene. Odha simana woo shaashoka ohadhi kondolola natango uupuka, shaashi ohadhi li uupuka nande owuli kiimeno.

Omahala go mayinyanyudho oga tungwa woo momukalo tagu vulu oku hila aantu. POmahala gomayinyanyudho ohapu vulu woo oku ningilwa iigongi. Ohapu vulu woo okuningilwa iituthi ngaashi oshituthi shevalo ano omuntu tavalwa ndele etayi nookuume ke pomahala ngono. Oshituthi nande oshohango noshowo natango ngaa nande aantu yezimo yagongala yena shoka yahala okupopya otaya vulu okutya nayaye yakapopile pehala mpoka yo taya vulu woo oku kuutumba.

Nkene uumenye ha wu hupu. Uumenye oha wu vulu okuninga ethimbo eleeleka ina wu nwa omeya oshoka iiti yanathingo wayo oha yi longo nawa nge tayi ya pekwato nawa lyomeya. Uumenye oha wu vulu woo okuhupa nawa miilando mbyoka iikukutu, miilando mbyoka yapyupyala. Ihe ongula nokomatango oha wu vulu okala wuna eenkondo odhindji nowandjanga shashi owu hole nana nge kwafa nge kwa talala.

Okutekela iimeno osha simana nosha simana okutseya ngeyi kutya, iimeno ohayi tekelwa uuna kwa talala ihe ihayi tekelwa mokati komutenya, ano ohayi tekelwa ongulonene nenge nditye komatango. Monalenale otwa li hatu longitha omakopi nenge omandolo tatu kutha omeya, tse tatu tile piimeno ihe monena opwe ya edhiladhilo ndino lyoku longitha ominino dhatsa mpeyaka naampeyaka, shaa wa patulula okapomba go omeya otaga ende nale ku gogene.

Ndika olyo ehala ndika iimuna hayi yi kanape noshili oshinakugwanithwa shoyeene yomikunda ya tseye kutya momikunda omu na ngaa uulithilo oshoka ngele kamuna uulithilo iimuna otayi si po shashi otayi kanapa peni? Kayina mpoka tayi kanapa uulithilo mbuno owo ne hawu tala kutya itawu yi mondhalate po itapu ningwa omagumbo ehala owala lili po lyowina lyokula owala tali napa yi vule okwimonenasha yo yi vule okuhupa.

Ohashi li omafo. Onduli oya monika ko kutya kayi na oonkondo ngele tashi ya pokukwatwa kiinamwenyo iikwawo, oshoka ohashi kwatwa mbala. Onduli ohayi adhika miilongo ngaashi: Namibia, Tanzania, Kenya naSouth Afrika. Ohayi hili wo aatalelipo miilongo mbyoka.

Oopate odho oondjila ndhono dhili dhakwatakanitha omikunda nomikunda noshowoo noondolopa nomikunda noondolopa noondolopa . Odhina uuwanawa ngele tashi ya poku enda. Ohadhi vulu okukwathela aanafaalama opo yavule okukutha iiyimati yawo nenge iilikolomwa yawo okuza pehala mpoka. Odhina wo uuwanawa oshoka natango ohadhi tu etele iilonga, ano aantu ohaya mono iilonga ngaashi yokutunga oopate.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shimwe shono hashi vulu okunwa omeya ogendji mesiku. Shono hashi vulu okunwa oolita okuza pethele okuya pomathele gaali mesiku limwe. Ohayi longitha nee omeya ngano okunyanyagula iikulya mbi ya li mesiku ndoka. Ondjamba nee uuna kaayi wete omeya, ohayi vulu oku fula nomukati gwayo, tayi fulu omeya gawo gokunwa. Ashike ondjamba oya kotoka ngeyi kutya ihayi dhimbwa mpoka ya ninwe uuna yaa wete omeya.

Molwa aatalelipo mbono haya zi kiilongo yi ili noyi ili taye ya okutalela po, aanangeshefa miilongo ya yooloka oya kambadhala ngeyi, opo ya vule okukala ya ninga omalukalwa, omahala omawanawa mpoka wo aatalelipo taya vulu okulala ngele ye ya okutalela po yo taya vulu wo oku enda nomahala nawa nethimbo itaya endelele, oshoka oye shi shi kutya olukalwa opo luli otaya vulu okulala.

Oohi odhasimana, ngele tashiya puundjolowele womuntu. Odha simana ngaaka kutya odha talikako odho kamana kandongo, uuna tadhiya poproteina. Oohi odhina wo oovitamine dha yooloka na odhapumbiwa komalutu getu, opo tuvule okukala tuna omalutu gena uundjolowele. Oohi odhina wo iimongwa, mbyono yili wo natango ya pumbiwa momalutu getu.

Embugalalo osho oshinima shono hashi etwapo uuna aantu taya tetepo omiti odhindji yo itaya tsike shono ohashi etwa uuna ombepo tayi pepe tayi faalele omavi kombinga yimwe itayi thigiposha shono hashi eta uuna omvula tayi Kaloka omeya ngono ohaga matuka nohaga ningipo ogendji, oshoka evi olya fulwapo nale kombepo shaashi ombepo kayina kutya otayi keelelwa koshike omiti odha tetwapo.

Omvula uuna ya loka unene, ohayi ya wo ye telela efundja. Efundja ndyono li na uuwanawa lyo li na uuwinayi. Li na uuwanawa wokutya ohali tu etele omweelelo, hali tu etele tu kwate oohi tse tu vule okudhi landitha tu imonene mo sha. Ohali eta wo uuwanawa mbuno kutya omeya oge ya popepi, tatu tekele iinima yetu, tatu vulu okuyoga. Ihe oli na uuwinayi kutya aantu oyendji ohaya si omeya, oshoka omeya ohaga kala omale noonkondo.

Oohi odhili woo dhina oshilonga monkalamwenyo yetu ayihe. Uuna tomunu oohi ohashi eta wu ete iilonga moshigwana oshoka oohi odhapumba aantu mbeya taye kedhi kutha momeya shono tashi eta iilonga . oohi woo natango ohadhi pumbiwa kondje yiilongo shono tashi eta omalandithilo pokati koshilongo noshilongo oohi woo natango ohadhi hili aataleli mbono tayeya vule oku humitha eyo komeho lyoshilongo.

Otu na omikalo odhindji okukwata oohi momeya, mpono tu na omukalo gokandjolo. Okandjolo ohaka tulwa koshiti, e to ka ukitha momeya wa kwata oshiti wa tula ko okakulya, opo shi ohi tayi li yo tayi tsuwa mokana ngoye toka kutha mo. Tu na wo onete, ndjono hayi kwatwa kaantu ya fa oyendji yo tayi ende nduno tayi kookoloka momeya yi vule okukwata oohi.

Emuno lyoondjuhwa olyo oshinima oshipu, oshoka oondjuhwa ihadhi pula iinima oyindji dho ohadhi vulu okwiinyangela dho dhene Shampa Ashike wedhi pa omeya ngoye todhi pe iikulya komatango oshowo ongula onene. Oondjuhwa odhina uuwanawa owundji ohadhi tupe omayi, ohadhi tu pe wo natango onyama, ohadhi tu pe wo uuhoho tu vule oku muna iimeno, ohadhi tu pe wo iifufu tu ningithe iigwilo.

Ondjuhwa oya simana oshoka oyina omawawa ngono haga longithwa okuninga iikusinga nenge iigwilo. Ondjuhwa ohayi vala wo omayi ngono haga liwa noga simana oshoka ogena oproteina yili pombanda. Onyama yondjuhwa ohayi liwa, dho ohadhi ningi wo uuhoho mbono hawu longithwa okukuna iimeno nowuli wasimana.

MoNamibia omu na omahala gomayinyanyudho, omahala ngono tamu vulu okuya ko mu li omundji nenge mu li aashona, ne tamu kiinyanyudha, omahala gomayimweneneno, omahala ngono nande omu na sho mwa hala mu ka popye, tamu vulu kutya tuyeni pontumba, tamu popi mwa gundjila, ne nokonima tamu inyanyudha. Oge na omahala ngono gokumbwinda, ano omahala ngono guuthima wu li hawu mbwindwa, ihe oge na uuwanawa, go ge na uuwinayi oshoka wumwe owa kanithila mo oomwenyo dhaantu.

Oohi ohadhi kaleke woo omeya gayela shaashi oohi ohadhi li omapuka nenge nditye uupuka mboka wuli momeya shono hashi eta opo omeya ga kale ga yela kagena iipuka oyindji ngaashi omahundju. Oohi ohadhili omahundju . Omahundju ogo ngono haga vulu okulya aantu ngele yayi momeya woo natango opena woo omapuka gamwe haga vulu okuyonapo iimeno mbiya yili momeya ihe oohi ohadhi ga lipo opo iimeno yivule oku koka.

Monale okumwa omwiidhi otwa li hatu longitha omamwitho noshili wo sha li hashi mana po ethimbo, oshoka ohashi kotha ethimbo ele opo wu kale wa ninga oshihampi shimwe ano wo natango omwiidhi otwa li hatu tegelele gu vule oku kukuta shaashi omwiidhi ngele omutalala otagu kutete. Ihe mo nena aantu otaya longitha uushina mboka hawu vulu okumwa omwiidhi nande omutalala tagu gu tonyo nawa go omwiidhi ngono opo gu vule oku pungulwa.

Omaludhi gokukwata oohi medhiya nenge oohi dhefundja. Aantu ohaya longitha uundjolo, uutenda mbono omuntu haya tulako okakulya eteka ndjike momeya. Opuna wo okukwata oohi nonete, oonete ndhono hadhi kala dhina oombululu oonene opo dheethe uuhi mbono uushona wu vule oku shuna momeya.

Momuthigululwakalo gwaawambo otunamo omigongo. Omigongo odho omiti ndhono hadhi mene nohadhi imi ngele dha koko hadhi imi oongongo. Oongongo ndhono ohadhi kolwa nee tadhi tendwa, aantu ta yali omahuku nenge Omahuku ngono taga ningwapo omagadhi go gavule oku landithwa. Omahuku ngono oga simana oshoka zogena oVitamine c. Ngele tadhi kolwa ohamuzi nee omagongo ngono woo geli ga simana oshoka ohaga kaleke olutu nuundjolowele.

Oongombe odha pumbwa wo esilohenda ngele tashi ya puunamiti, ano olundji ohatu kala tu na owenda yoongombe ndjono hayi etele oongombe opo dhi kale sho tadhi ke tu pa onyama oya gamenwa noyi li wo muundjolowele. Owenda ndjono ohayi kaleke natango oongombe muundjolowele, tayi vulu okukala uule wethimbo nomwenyo omule kombanda yevi.

Molwa aayendi nandjila naatalelì aanangeshefa mpaka naampeyaka oyadhike oondunda dhokulala momahala ngaashi etosha, opo aayendi nandjila ya vule oku kala yena mpoka taya lala. Shino ohashi ya etele iiyemo oshoka omuntu okuna okufuta iimaliwa opo alalemo mehala mo.

Oku tekela iimeno osho oshinima shanathangwa ihe oshili sha simana monkalamwenyo dhoshimeno. Oha shi etele oshimeno shi koke shili muundjolowele, hashi etele oshi meno shi koke, noha shi etele woo oshimeno shikale shoopala. Oku tekula iimeno oha ku etele woo iimeno yi vule oku kala ya mona iikulya noyi vule woo oku kala ya ima. Oku tekela iimeno oha ku etele woo iimeno yi vule okutha uuhoho mevi.

Embungu olyo oshinamwenyo shono wo shili hashi hupu miinamwenyo iikwawo. Ano ohashi tidha nokulya iinamwenyo iikwawo noshili omutondi ogundji kaanafaalama oshoka shimbungu oha vulu oku mbeta konima yoshihwa ndele etatu kala pwafa pwaana sha nuuna oshinamwenyo tashi endepo oheshi nukile. Ano ohashi li oonyama ngaashi oonyama dhoongombe, dhoondoongi ndhono wo dhi li koohambo ho.

Aantu ohaya longitha omambakumbaku okupulula nokuningitha wo evi epu uuna ya hala okukuna ngele omvula ya loko, ihe embakumbaku halyo tuu ewanawa okulongitha, oshoka uuna wa kala ho pululitha owala embakumbaku evi ohali uka owala kombinga yimwe ko kombinga yimwe taku kala kwa fa kwa londa, ko kombinga onkwawo taku kala kwa fa kwa siluka. Embakumbaku wo natango ohali kutha mo oonkondo mevi. Sho tuu evi tali pululwa, ndele otali zi onzi, onzi ohayi yi nombepo niilya itayi ka kala we yi na oonkondo mevi.

Omahala ngaashi goombuga ogo omahala ngono haga hili aatalelipo oshoka ehala ndyoka ehala ndyono lyali lya pepwa kombepo oshoka kali na naana omiti omile, tali pepwa kombepo, ombepo tayi gongele omavi gamwe ga ningwa omafupi, gamwe oga ninga omale, go gamwe oga ninga ga fa oondundu ano ombepo uuna ya pepe tayi faalele evi oshoka kapu na omiti ndhoka tadhi vulu okukelela ombepo.

Uuwanawa nuuwinayi wembakumbaku ndyoka hali pulula. Oli na uuwanawa oshoka ohali ningi evi opo li kale epu opo mu vule okuya oombuto. Oli na wo uuwinayi oshoka uuna tali pulula ohali faalele evi olindji, ta li vulu okuninga evi limwe lya londa limwe oli li pevi, ihe olina uuwinayi wokutya oli na ondilo.

Ombuga oyo ehala ndyono lyakukuta nohali mono owala omvula omathimbo gamwe. Thimbo limwe ihayi lokwa sho osho ne mombuga ito adha mo naana omiti odhindji, oshoka hamiti odhindji hadhi vulu oku kala inaadhi lokwa .Oto adha mo ngaa omiti ndhi dhina oonkondo. Omiti ndhi hadhi vulu oku kala dhina omeya uule womvula momidhi dhago inaaga zamo.

Omvula olyo ethimbo ewanawa kamana, ihe ohatu iyadha ne tuli pompito mpono aantu haya tetepo owala omiti yo itaya tsike, shono hashiya ngeyi kutya, uuna ombepo tayi ka zako onene, evi ohali pepwapo alihe no inapahupa sha , mpono ne omvula sho tayi kaloka omeya ogena okutalama po ogendji oshoka, kaputya evi, evi olya hilwa po kombepo.

Etewo lyolwiishi, olwiishi ohali tewa ngele lwa gwanitha oomwedhi okuza pundatu okuya kuhamano lwaampono, mono shampa lwa gwanitha oomwedhi ndatu nenge hamano ohaku kukuta, shampa nee lwakukuta, ohali vulu oku kala talu tewa, to tete nee oonkenya ngoye tokedhi kukutika, nuuna weshi kukutika opo nee to vulu oku kutha mo oonkenye todhi kutha momapeta opo wukale wuna olwiishi lwoye.

Otuna wo iikunino yopashinanena ano iikunino mbyono yili owala komashina yili wo komalusheno ,kaapena evi ihe otayi mene owala komalusheno tayipewa ookondo komalusheno, yo wo tayi pewa natango oonkondo komashina tayi vulu okukoka kuundjolowele wolusheno, yo tayi vulu wo okutula ko ,yotayi tewa wo natango.

Uuna to longitha onete oku kwata oohi onete yoye oyina oku kala yili momukalo ngono gwa pewa pampango uuna to kwata oohi. Ano onete oyina okukala yina oombululu opo yi vule oku tula oohi ndhoka oonene meni yo yi vule oku kuthamo uuhi mboka uushona wu vule oku shuna momeya wo wu vule oku koka wu adhe oku liwa wo wu vule natango oku etapo.

Uuwinayi nuuwanawa wefundja. Efundja olyina uuwanawa wokutya ohali tu etele oohi, ano hali tu etele omweelelo. Ohali tu etele wo omeya pooha dhomagumbo. Ashike olyina uuwinayi wokutya, una omeya gefundja taga tondoka okuza kiilongo niilongo, ohaga etelele wo iilikama, iilikama ngaashi omayoka noshowo oongandu, noha getu imbi wo opo tu kale twa thika mpoka tuna okuthika oshoka omeya omale nayi.

Otuna wo omashina ngono haga longithwa uuna omuntu talongekidha evi lyoshikunino she, ano manga inoninga oshikunino, evi olya pumbwa okulongwa nawa, lyapumbwa ando uuhoho tawutulwa mumwe nevi opo evi lyikale lyili nawa tali vulu okutaamba oombuto dho tali vulu wo natango omidhi dhivule okuya mevi.

Ngele toyi mombuga nenge toyi pomahala gamwe mpoka pena omamanya, otwadhapo wo natango omiti nenge iigwanga mbyoka yili yamenamo. Nge yamena okuza momamanya nenge yamena pooha dhomamanya. Omiti dhino dhili ngeyi, omiti dhoka dhina oonkondo dho ohadhi vulu oku kaleka inadhi mona omeya uule wethimbo nodhili wo dha kolela momamanya.

Omboga yopashinanena oyina uuwanawa owundji noya pumbiwa woo ngee tashiya puundjolowele womalutu getu. Oyina omafo hage tupe opo aakwaita yetu yolutu yavule okunyanyagula iikulya yetu. Oyina natango oovitamine dhono hadhi kwathele ngele omasipa nenge aakwaita yolutu ya vule okukondjitha omikithi dhi ili nodhi ili.

Uuna aataleli taya yi kiilongo niilongo yakatalele po ano iinamwenyo, ohaya londo moohauto ndhoka dhishiwike nale kiinamwenyo ano oohauto ndhoka ihadhi vulu okuningwa omuyonena kiinamwenyo. Ohauto ndhono odhili ne molwaala, olwaala ndono lomwiidhi oshoka iinamwenyo inayi igilila omalwaala gamwe ngaashi omalwaala omatiligane.

Omolwa oonzo dhopaushitwe otuna wo aanafalama mbono yena oshimpwiyu, opo twaa kanithe shoka tuna menenevi lyetu Namibia. Mono haya vulu oku fula omithima opo ya vule oku muna mo oohi, nuuna kaapuna omvula nenge efundja natango otatu vulu okulya oohi ndhoka dhili dha tsilikwa momithima. Ohaya tege nee etadhi koko nongele sha koko, opo taya vulu okudhi yuula mo.

Otu na omilamba, ano omatondokelo gomeya ngono ge li pokati koondundu noondundu. Omeya tuu shi taga pononoka taga zi koondundu otage ya taga tondoka momulamba moka go gu ukithwa wo hono ku na omilonga. Omeya ngaka ohaga longithwa ngele tashi ya pokunwa noyendji oya ninga oondaama komahulilo gomilamba, opo ya vule okugongela omeya ogendji ngoka taga zi koondundu.

Okamenye oko okanamwenyo okashona hono ke na eyala mepunda, ke na wo ooniga. Ohaka adhika pomahala gomokuti, oshoka kake shi okanamwenyo kopaantu. Okamenye ohaka li omwiidhi nohaka li wo iigwanga uuna omwiidhi gwa kukuta, ano okamenye ohaka vulu okuhupa ethimbo ele inaa ka nwa omeya, oshoka otaka li iimeno yi na omeya.

Ondjamba osho oshinamwenyo shomokuti, shono wo shili sha gamenwa nohashi adhika pomahala ngaashi Etosha, nokoombuga wo nokomahala gamwe ngoka gena omiti. Ondjamba oya konekwa kutya ohayi vulu wo okunwa omeya ogendji mesiku nolundji oyi hole wo okunwa omeya komatango. Ondjamba ohayi vulu oku galangata momeya nelalakano opo yi tutike oshipa shayo shaashi yu uhala momutenya.

Esimano lyoohi Oohi odha simana, oshoka ohadhi tu pe iikulya, ano hadhi vulu wo oku tu pa osheleelwa. Oohi odha simana ngele tashi ya puundjolowele wolutu, oshoka odhi na ooproteina ndhoka dha pumbiwa molutu, dhi na wo iimongwa noovitamine ndhoka dha pumbiwa. Mokumuna oohi oyendji oya mona mo iilonga, ya vule oku ikwatha moonkalamwenyo.

Onduli oyo oshinamwenyo shomokuti nosha gamenwa. Oya talika ko kutya oyo owala oshinamwenyo oshileeleka shi vule iinamwenyo ayihe kombanda yevi. Onduli ohayi li ominkono, ano hayi li oongundo ndhoka dhi li mominkono. Oyi na nduno othingo onde, opo yi vule okulaalela ominkono, oshoka dhimwe omile.

Opuna omahala gamainyanyudho, omahala ngono oga tungwa taga vulu oku nana aataleli go ohaga vulu wo oku nana kehe omuntu. Omahala ngono ohaga longithwa ngele tashiya pokuninga iituthi ya yooloka, iituthi yomavalo, iituthi yoohango nosho tuu. Ohaga vulu wo oku longithwa kaantu ngele yena oshigongi shontumba ngele owahala oku popya naakwanezimo nenge aaniilonga pamwe nangoye otamu vulu okuuvathana etamu yi kehala hoka.

Onkalo yopinda, Opinda oyashitwa yina oshipa shono shakola noshina okondo tashivulu okwingamena ongele okomano ongele oyalike koomwe nenge wo shoka tashivulu okuyetela uwehame tawuzilile koshipa, oyashitwa wo natango yina oninga, oninga ndjono oha yeyi ngamene ne una tayikondjo ninamwenyo yikwawo yo ohayeyikwathele una tayi fulu omeya ngawo ngokunwa nenge okuteya iihwa yivule okulya.

Ompanda ohayi vulu okuya momeya e tayi galangata. Nuuna kwa pupyala oyi hole wo oku kala ya lala momeya opo oshipa shayo shi vule oku uva ombepo yimwe. Ohayi vulu wo natango okunwa omeya noya pumba okunwa omeya ethimbo nethimbo oshoka ihayi vulu okuninga ethimbo ele inaayi nwa omeya, nuuna omeya ngono ha yi nu ga pu po, ohayi vulu okulongitha oniga yayo okufula omeya gayo gokunwa.

Kehe omuntu okwa pumbwa okukala e na olukalwa. Osha simana kutya olukalwa ohalu gamene omuntu kiinima oyindji ngaashi oombepo dha nyata, talu ku gamene wo koombeepo dhomapukupuku, talu ku gamene wo natango kiinima yuuyuni, kiinamwenyo ngaashi yoonkoshi nooshimbunga Ohalu kaleke wo olutu lu li muundjolowele. Ano aantu ayehe oya pumbwa omalukalwa.

Uuhupilo wonduli. Onduli oyina othingo onde ndjono hayi yi kwathele yi vulu oku laalele omiti dhono dhili puule. Oyina woo elaka ele ndnono natango hali kwata omafo gomiti dhono dhili puule. Onduli oya longwa ngaa nawa oshoka oyina omithipa dhakola dhono hadhi yi kwathele opo uuna tayi laalele kayi ihatepo

Otuna wo iinamwenyo yo momagumbo mono mwa kwatelwa iingulu, iikombo, oongombe, okambishi, okambwa. Iinamwenyo mbyono oya pumbwa esilo shimpwiyu shomuntu esiku nesiku. Mbyono ya pumbwa olukalwa, ya pumbwa okulya yo wo ya pumbwa esilo shimpwiyu ongele olyomeya, ongele olyiikulya.

Ookahandje ohaya adhika nana pomahala mpoka pwafa pwakukuta. Ookahandje ohaya li iinamwenyo, haya li uudhila, haya li iikokoloki, omapuka niimeno wo. Ookahandje oya kotoka nduno kutya, ohaya landula iinamwenyo mbyoka iinene, opo uuna yamono sha yo yavule okuthigilwapo shoka tashi hupupo. Ookahandje ohaya vulu nee okushendja, pethimbo lyuutalala ohaya li onyamwa nopethimbo lyuupyu ohaya li iiyimati.

Ethimbo lyomvula ngele lya thiki olyo wo ethimbo ndyono aantu haya ka tyaya. Ohaya ka tyaya iikuni ye ye ya teme omililo dhawo ye ya ninge omakala. Iikuni mbyono ohayi longithwa wo natango ngele tashi ya pokuninga iitaafula, pokuninga iipundi, pokuninga nande oombete, oshoka omiti dhimwe ominene dho ohadhi vulu owala okuninga iinima mbyoka.

Efundja ohali tu etele oohi dhomaludhi nomaludhi, mono ohi enene onduudhe yoshiwambo hayi ithanwa ohi yakashiwambo mono tuna wo ekende. Oohi ndhono ohatu vulu okudhi kwata momeya ngono gefundja, ta tudhi landitha dho dhi vule okutu etela wo iiyemo. Oihi ndhono odha simana wo komalutu getu oshoka odhina ovitamine ndjoka yili ya pumbiwa komalutu ngele tashi ya puundjolowele.

Iikuku yoondjuhwa iipu ku ningwa no yili wo hayi tana mbala, oshoka oondjuhwa ohadhi langele omayi. Nuuna tadhi nangele omayi, ohaga kala ogendji ga pitilila thimbo limwe nande opo milongo mbali nasha. Sho tayi ka tendula, ohayi tendula uuyuhwena owundji. Shono wo shili hashi indjipaleke oondjuhwa mbala, okonima owala yethimbo oto haluka oshikuku shoye shuudha.

Monakuyiwa oondjila odho woo dhali dhalingithwa kaantu taya tokola omikunda nomikunda noshowo uuna aantu tayazi koondoolopa noondoolopa nenge pokati konikunda ohapu kala owala puna ondjila kutya omukunda gumwe ogwgama ondjila kombinga hwiya go gumwe ogwagama kombinga huka. omukunda odhali owala dha topolwa koondjila.

Omukalo gumwe gwoku kwata oohi momeya okulongitha onete ,ihe onete ndjono hayi longithwa kayishi onete ndjoka yoku keelela oomwe aawe ohaya longitha onete ndjoka yamewa momukalo tagu vulu okukwata oohi ano onete ndjoka yina oombululu tayi vulu oku etha uuhi mbu uushona inawukoka wu shune momeya yo tayi vulu oku kwatelamo oohi ndhoka oonene tadhi vulu okuliwa.

Onkoshi oyo oshinamwenyo shomokuti no hashi adhika miilongo ngaashi mo South Africa, mo Botswana nosho woo mo Tanzania. Onkoshi oyo oshinamwenyo shono hashi li iinamwenyo iikwawo , noshili woo hashi yambele. Ano uuna toshi adha ohashiende tashi inyoweke opo shi vule okwii monene okulya , ano okulya kwawo onyama ano yiinamwenyo ikwawo.

Tashi dhana onkandangala muuyuni. Oshi shiwikile Uuwanawa oshoka oshayena aho woo natango oshina ongushu. Oshi shiwikile woo natango kuuwanawa washo ngaashi oshili oshiyamba ngele tashiya povitamine C ndjono yili ya pumbiwa momalutu. Omatama ohaga vulu woo natango okulongithwa ngele aantu taya ningi oosilaye nenge taya ningi oosopa dhawo ndhono dhili woo sha simana momalutu.

Uuna twa kuna no twa meneka iimeno yetu, ndele pooha dhayo ohapu kala puna oomwiidhi, ano ohatu shi ithana ehelelo. Mpono tuna okukutha omatemo tu ka longepo omwiidhi ngoka, opo iimeno yetu yi vule okukoka ya andjuka nawa, yo yi vule wo okukala ya mona omeya kaaga thipwemo koomwiidhi. Ihe monena aantu otaya longitha uushina mboka wuli hawu longitha omahooli, e tawu longopo omwiidhi ngoka.

Omeya oshitopolwa shopaushitwe noga simana ohaga longithwa omikalo dha yooloka sho osho omuwambo hati omeya omwenyo. Ohaga nuwa opo tu vule oku kala tuna omeya momalutu, ngele owuna olutu lwaana omeya ohashi kala uuvu uunene kolutu. Ohatu ga longitha okutekela iikulya yetu ya kehe siku nokudhinda omiti tu pange uuvu mboka wuli momalutu getu.

Nkene omatama haga kunwa. Uuna wa kuna ombuto yoye yetama, ndele etama etali mene, owa pumwba wu dhike po oshiti shoka etama lya pumbwa oku mena lya landula. Shono ohashi etitha nee etama opo li koke lya uka mombanda, lyo tali dhengwa woo kombepo nokomutenya opo lyi tuleko iiyimati yalyo yili nawa.

Uuna oondjamba dheya pomeya, ohadhi kutha omeya nominkati dhadho opo dhi vule iku iyoga. Oondjamba ohadhi ya nee pomahala ngoka gomeya. Ihadhi yapo naana odho adhike, ohadhi yapo odhindji. Mpono nee to adha oondjamba oonene tadhi eta uundjamba uushona pomahala gomeya. Shino ohashi kala nee oshiwanawa kaatalelipo shaashi ngashi komatango olyo ethimbo ewanawa aataleli taya adha oondjamba pomeya tadhi nu.

Omaludhi guunafalama Otu na omaludhi guunafalama ga yooloka. Otu na mo omaludhi gokukokeka iimeno ngaashi iiyimati, iikwamboga nosho tuu. Otu na wo uunafaalama wiinamwenyo, moka tu na mo ngaashi okukala tu na oongombe, iikombo, ooi noondjuhwa. Otu na wo uunafaalama mbono hawu vulu okutula mumwe, ano to tula mumwe uunafaalama wiiyimati nuunafaalama wiinamwenyo.

MoNamibia oosino ohadhi adhika pomahala ngaashi mOmatosha. Oosino odho iinamwenyo mbyoka yomokuti mbyoka hayi li omwiidhi noshowo iigwanga yi ili noyi ili. Oosino ohadhi vulu okukala ethimbo ele inaadhi nwa omeya, oshoka ohadhi tsilike omeya ngoka taga zi moomwiidhi nomiigwanga mbyoka tadhi li. Odhi li wo hadhi li omidhi.

Okuna iimamwenyo yopaali pena iinamwenyo mbyono yopaantu, ano mbyono ha yi silwa oshimpwiyu kaantu, po opuna iinamwenyo yomokuti, kakele nee iinamwenyo yomokuti oya gamenwa, ito vulu owala oku yi dhipaga ngawo, oya gamenwa kepangelo nokekotampango. Oya ningilwa woo odhalate ndjono ha yi hili naataleli moshilongo.

Okutula iikulya momeya, ano okutula iikulya yoohi momeya kashi shi owala osima yowala, ihe osha simana uuna tashi ya koohi dhodhene, komeya noshowo komudhingoloko aguhe. Tashi ti uuna pe oohi iipalutha, oohi otadhi vulu okukoka, tadhi vulu wo oku eta po uuhigona nomeya wo ohaga vulu okukala ge na uundjolowele mono taga vulu okukwathela oohi mokukoka.

Komidhingoloko dhomafuta oku na wo omamanya nagamwe wo nokuli ge na oombululu, oshoka omakuthikuthi gomeya sho taga matuka, ogali ga yogo po wo omamanya ngoka kage na oonkondo go taga thigi po ngoka ge na oonkondo. Omamanya ngano oga simana kutya kutya oondhila dhomefuta oko hadhi gondjo hoka, ano omuzile goondhila dhomefuta noshowo ngele dha zi mo momeya oko hadhi londo hoka.

Uuna to kunu iilikolomwa yoye osha simana okukala wa pititha po omahala poshimeno noshimeno. Shika ohashi eta iimeno opo yi vule okufudha, oshoka iimeno nayo ohayi fudha. Ohashi eta wo iimeno yi kale yi na ombepo gwana, yi na ehala lya gwana uuna tashi koko tashi vulu okundwafuka mo oshi na ehala mpoka tashi vulu okuya yaa kale yi ithinda mumwe.

Ombuga oyo ehala ndyono ihaa li lokwa naanaa, li na evi ekukutu ndyono wo li na evi ihaa li vulu okukala tamu yi omidhi dhomiti, nuuna wa adha omiti ndhoka dhili mombuga omiti ndhoka ndhoka dha kola hadhi vulu okuhupa nuuna inaa ku lokwa, oshoka ombuga ihayi lokwa naanaa.

Oshikunino shomatama osho oshikunino shono Aawambo oyendji ye hole, oshoka oshi li hwepo itashi shuna monima. Oto vulu okukokeka omatama, ongele opokufu, opokufuthinge, opokwenye nosho tuu. Shampa ashike to ga tile omeya ga gwana, opo wo natango omatama oto vulu okuga siikila, opo kaaga pye omutenya unene go ga vule okutula ko nawa. Omatama wo ihaga pumbwa uuhoho owundji.

Embakumbaku oli na uuwanawa lyo li na wo uuwinayi. Uuwanawa wembakumbaku owo mbuka kutya ohali gandja iilonga, ano aantu oyendji oya kutwa opo ya ka longe momambakumbaku. Olyi li wo mpano kutya ohali endelele nohali vulu okumana ko epya mesiku limwe. Ashike oli na uuwinayi wokutya uuna lya pulula mpoka hali zi ohali thigi lya fula po, ano tali faalele evi kombinga yimwe shono hatu iyadha omavi ga londa.

Omolwa ehumokomeho ndjono lyeya moshilongo emuno lyoondjuhwa olya ningwa epu paife. Mono oondjuhwa dhili dha topolwa puna ondjuhwa ndjono yoku gandja owala omayi, pena ondjuhwa ndjono yoku gandja onyama, po pena ondjuhwa ndjono yoku gandja omayi taga tendulwa ga ninge uuyuhwena. Adhihe dhono odha topolwa shi ikwatelela kiikulya mbyoka hayi li. Nkene hayi li ohayi li owala iikulya mbyono vulu oku etitha po omayi nga.

Ethimbo lyomvula tayi loko olyo ethimbo lyoondima. Ano ethimbo ndjono hatu vulu oku tameka iilonga yetu yomomapya. Ohatu tameke nee noku pulula ano mpono evi tali vulu oku ningwa epu opo oombuto sho tadhi yimo dhi vule oku zamo. Ohatu pulula nee tatu longitha iipululo yoongombe nenge yoondongi. Nolundji paife ohatu vulu tu kale hatu twa longitha ombakumbaku opo tu kale twapulula.

Uunafaalama osho oshinyangadhalwa shoka shasimana noshili wo hashitu etele iinima iiwanawa moonkalamwenyo dhetu. Uunafaalama ohawu tu etele opo tatu vulu okwiilongela iikulya yetu tseyene, ano katuna ishewe okukeyi landa. Uunafaalama owahumitha wo oonkalamwenyo dhetu komeho oshoka oyendji oya mona iilonga mokukala yena shoka haya mono kuyoyene, noyendji wo ohaya vulu okwiimonena mo sha uuna taya longo to taya vulu okushilanditha po.

Uuwanawa woondjuhwa Oondjuhwa ohadhi tu pe onyama ndjono yi li ya pumbiwa momalutu getu. Ohadhi tu pe wo omayi ngono ge na oovitamine noga pumbiwa momalutu getu. Oondjuhwa ohadhi tu pe wo omawawa, ano omafufu ngono hatu longitha okuninga iikuusinga. Oondjuhwa ohadhi vulu wo okukutha omapuka kiimeno yetu. Oondjuhwa ohadhi vulu wo okupa iimeno yetu uuhoho.

Uuna aantu taya kwata oohi momeya, opu na omilandu ndhoka dhi na okukala dha landulwa. Uuna to kwata oohi nonete, onete oyi na okukala yi na oombululu oonene, ano oombulu ndhono tadhi vulu okupita uuhi mbwiya inawu adha okuliwa dho wo tadhi vulu okukala dha kaleka mo oohi ndhoka tadhi vulu okuliwa, opo wo waa mane mo oohi wu thige mo wo dhimwe ndhi tadhi vulu oku eta po oohi oonkwawo ngula.

Oonkoshi ohaku tiwa odho mwene gwokuti. Otuna omaludhi gaali goonkoshi puna onkoshi onkiintu ndjono kaayina omafufu mothingo oshowo ondumentu ndjono yina omafufu mothingo. Onkoshi ondumentu ngele yuulu ohayi uvikila kokule. Oonkoshi ohadhi inyangele miinamwenyo iikwawo ano hadhi tidha iinamwenyo iikwawo.

Uunamapya owo oshinima shasimana noonkondo ihe ohashi pula eyitulemo omuntu iitulamo moshilonga shoka ta longo. Omuntu okuna oku kala ena uuhoho wokutula poshimeno, opo shi tuleko iiyimati mbyoka ahala. Okuna oku kala teshi tekele oshowo oku kala ta tala ngele kkuna omapuka nokwiilonga kutya omapuka ohaga kuthwa ko ngiini.

Esimano lyiiti Iiti oyo iishitwa yopaushitwe mbyono wo yi li ya simana ngele tashi ya pomukalo gokutya mpano ohayi kwathele okutunga. Hayi kwathele okutunga oontopa, omagumbo niikwawo oyindji oyindji ya gwedhwa po. Ohayi vulu okukwatha ngeyi ngele taku ya okumengwa; okumengwa iitaafula, iipundi, oosikopa noombete noyi li yi na ombiliha okumona.

Monalenale otwali hatu longitha iipilulo yoondongi nenge yoongombe okupulula. Ihe monena ohatu longitha omambakumbaku ngele tashiya pokupulula. Osha simana oshoka ohashi endelele osho owala hashi pula iimaliwa oyindji. Aantu oyendji oya kutwa yakahinge omambambaku shono sha humitha komeho oonkalamwenyo dhetu.

Uundjila wopokati koondundu owo mbono hawu longithwa okumeta nkene ondundu yaya mevi nankene ondundu yaya mombanda. Uuyelele mbuno ohawu kala wa simana ngele tashiya kaatungi yoopate ,taya vulu okutala ngele pehala otapu vulu ngaa okutungwa opate. Ohawu longithwa woo natango kaanafaalama . Aanafaalama otaya vulu okutseya kutya uuna ngele okahala okelipo okashona opo hapu matuka omeya, itapu vulu nande okutula ofaalama oshoka ohapu matuka omeya.

Emuno lyoohi osho oshinima shoka sha pumba Ihe Osho oshi pupuka okuningwa , oshoka inashi pumbwa eshala olindji opo wuninge emuno lyohe okahala wala okashona ,owa ninga nale emuno lyohe lyoohi ngawo, lyo naatango inali pumbwa nana iitungomo oyindji ,awe ,ashike olina uuwanawa dunno kutya ohali etele aantu oohi ,ishewe oto vulu oku ka landitha wimonenemo iiyemo yoye mpaka na mpeyaka.

Esiloshimpwiyu lyiimeno. Iimeno oya pumbwa omeya, ya pumbwa uuhoho, ya pumbwa etango. Natu tale manga pomeya. Omeya, iimeno oya pumbwa oku tulwa omeya kehe esiku, kehe ongulonene. Ihe uuna wi iyadha wuna ofaalama yi kuli kokule owu na oku ninga onkambadhala nande oyendini, etoyi tula omeya, etoyi tsu okambululu okashona, endini ndono tali kala nee tali ndonda, tali ndonda lyu ukitha mevi mpono pu na oshimeno.

Etosha lya Nuumbwanda olyo ehala ndoka lyina iinamwenyo yopaushitwe nolyili hali hili aataleli. Oshilongo shetu otashi ningi iimaliwa okuziilila maataleli mboka, oshoka iinamwenyo yopaushitwe oya gamenwa noya gongelwa pehala limwe.

Ethimbo lyomvula olyo ethimbo ewaanawa kamana, ndyono hatu vulu oku tsika omiti, oku kuna tu vulu twiimonene iipalutha kutseyene. Ohatu vulu oku longitha ombakumbaku nenge iipululo yoongombe nowuundoongi tu vule oku kala twa ninga evi lyetu e pu, tse tu tule mo oombuto opo dhi ze mo nawa

Ota tupopi evi lyetu Namibia, Tatu tanga oshitunda shomeme, evi lili lya yambekwa lyina ombuga, lina woo oondundu ,iishitwa mbyoka tayi hili aataleli uuna ta yeya oku talelapo oshilongo shetu Namibia.